Zvirokwazvo jekisera chiro chakaoma maningi ,nekuti uchiri ona rinoita kunga risina kuona asi oaunozotange kuribaiwa ndopanoona kuti jekisera rakaoma . Ndambarivaiwe pamurenje wangu kudai warwadza ndikabazwe kuti yei ndakashinya muromo ndarwadziwa .

Zviro kwazvo hosha dzakasiyana siyana dzinobata vanhu zvakasiyana siyana dzimweni hosha dzakabatoomarara zvekuti kuti ucheneswe unofane kutonge wabaiwe mushonga inoite kuti hosha ipere mungazi mwako.

Imweni muchini inoshandiswa muzvibhehlera umu kuwona hosha dzinenge dzinenge antu. Michini dzakasiyana siyana ,ende hosha idzi ,ihosha idzi ihosha dzekuti dzinogona kutoshungurudza munhu hupenyu hwake hwese futi dzikasawoneka.

Ibaari gwinyiso yemene kuti ndaramo yedu igare yakahlamburuka zvinoda kuti tirambe tichienda kuzvibhehlera kuti tivhinikwe kuti tionekwe kuti atina hosha dzinenge dziri mundxondo mwedu ere kana kuti dzinenge dziri mukati mwedu ere. lzvi zvinoite kuti tigare tiine utano hwakanaka.

Zvinoita kunge zviro zvendando tichiona madhokodheya achipfeka mbatya dzakawandisa dzinenge dzeivadzivirira kuzvirwere zvakasiyana siyana pavanenge achirapa antu asi zviro zvakanaka maningi ngekuti zvinoita adzivirirwe kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Anhu e utano madhokotera cha aka nakira ndechekuti anotombo hamba mu ndaraunda medu achiti rapa hoshaa dzaka siyana siyana ende hosha idzi dzimweni dzacho dzinotoda kutoti antu atonambirwe kuti arapwe ngekuti amweni anenge asingato kwanisi kuende ku zvibhedhlera.

Umweni musi ndakabatoenda kuzvibhedheya ndeizwa mundani asi akati anditaurira nyaya yejekisera ndakabatoita nharo ngenyaya yekuti kamurwadzire karinoita. Ndakatozoshingirira kutaura navo kuti vandipe mapiririzi.

Kuzvibhedhlera aungopiwi mitombo ,asati aziye kuti uri kushungurudzwa ngeyi. Izvi zvakakoshera pakuti ,unonga uchifane kupuwe mutombo unoenderana nehosha yaunenge weirwara ndiyo.

Ibaari gwinyiso yemene madhokodheya mbahla dzimweni dzaanopfeka dzinobatsira kuti adziiririke kubva muhosha dzakasiyanasiyana mbasha idzi dzakanaka kuti dzinodziirira hosha dzese zvinoita kuti madhokodheya ange achirapa zvakanaka.

Madhokodheya anoshanda nezvekuti, hatarise kuti ndiyani, kana kuti urikurwara nehosha yakadini. Basa ravo nderekubatsira kuti nyangwe ukaswika nehosha yakawomarara zvakadini, anoyita basa rawo kuti uzve zvakanaka, upore.

Zviro kwazvo zviro zvakakosha kuti ana echidoko arambe echiendwa navo kuchibhedhlera kuti apiwe mitombo inoita kuti miiri dzavo dzirambe dzakasimba nekuti achiri echidoko anonyanya kudheererwa nekujairirwa ngezvirwere zvakawanda maningi.

Zvirwere zvakawanda zvirwere zvinopinda mungazi, zvirwere izvi zvinoonekwa nemichina dzinoona kurumba kunenge kweiita ngazi mumwiri mwedu, ngazi yedu ikasatorumbisa kana kurumba zvishoma zvinotoonekwa kuti pane chirwere chiri kushupa muntu nekuti inenge isingacharumbi kamurumbiro kainofana kuita.

Zvirokwazvo muzvibhehlera umu madhokodheya anobapfeka mbasha dzinobachengetedza mwiri dzawo. Mbasha idzi dzakabakosha nekuti dzimweni hosha dzinobata anhu anenge achiponesa ihosha dzekuti dzinokona kutapukira kuenda paari. Mbasha dzaanopfeka dzakakosha pakuti dzino achengetedza.

Igwinyiso remenemene madhokodheya anoba apfeke mbasha dzinodziirira kubva kuhosha dzakasiyanasiyana paanenge achirapa anhu anenge achirwara ngehosha dzimweni mbasha dzinobaatobatsira kuti chirwerecho chisatapukira kuende kwaari nekuti zvimweni zvirwere kusapfeke mbasha dzakachengetedzeka chinotobata iwewe unonga uchirapa munhu wachona.

Madhokodheya pamwene pacho anotouya kunharsunda dzedu kupe vana vadoodori vachiabaya majekisera izvi zvakakosha ngekuti amweni edu mapositori aaendi kuchibhehleya Saka ndoopaano zobatirwapo achitopa ana avo vadoodori mishonga kuti abazoita zvakanaka.

Madhokotheya anoshanda muzvibhedhlera zvikuru-zvikuru kana achirapa hosha dzakashata dzinotapukira kuenda kwaari, anobaapfeka mbasha dzimweni dzinovhara mwiri wavo, nekuvhara kuhope kuti asabatira. Izvi zvakakosha pakuti anokwanisa kubatsira antu asikaiti kuti zvirwere zvacho zvitapukire kuita kwaari ionawo anenge achitibatsira.

Amunawee majekisera anobaabatsira rimweni zuwa ndakabaati ndaakuda kubaiwa jekisera kudai ndakabaazwa kuti yeee zvinobaatorwadza zviro izvi pandakabaiwa jekisera. Majekisera anobaaita kuti tisafarira kuenda koorapwa muzvibhehlera umu nekuti majekisera anobaarwadza kakuru.

Madhokodheya zvirikwazvo anombobuda muchibhedhlera achiuya kobatsira ana kuapa mishonga nemitombo munharaunda dzatinogara kuti asabatwa ngehosha dzakasiyana siyana dzinotenderera kana achiri ana adoko dzinoakanganisa ndaramo dzavo.

Imweni yemhando yembatya dzinopfeka madhogodheya imhando yembatya yekuti kana kuhluza haatokwanisi ngenyaya yekuti dzinenge dzakabaatovhara nemuromo wacho kutovhara nemwiri wese kuti antu adziirirwe kubva kuhosha dzeanenge arikurapwa.

Mvura chiro chakakosha maningi zvekuti zviro kwazvo zviro zvinokonzeresa hosha nekuwandisa inyaya yekushandisa mvura yakasvipa, zvinozoyita kuti antu azorwara nezvirwere zvakayita semumtani, kudzivirira zviro zvakadayi kushandisa mvura inenge yakaongororwa ,yakachena.

Zviro kwazvo ibairi gwinyiso yemene ana mbuya eutano ne madhokodheya anobai tikurudzira kuti tishandise mvura yakachena ngekuti inoita kuti hutano hwedu hu enderere mberi kuti tisazwe mundani kazhinji kacho.

Ngazi yedu yakakosha kuramba tichiivheneka kuona kuti inorumba zvakadii mumwir mwedu, kurumba kwengazi kunokonzerresa kuti anhu akawanda asazwe zvakanaka ngekuti inenge yechirumba zvisina kunaka, asi akiti zvakanaka pakuti anoshanda muzvibhehlera anomboita nguwa yaanofamba munharaunda mwedu achitarisa kuoona kuti ngazi dzedu dzinofamba zvakanaka ere mumwiri mwedu umu kuti ndaramo yedu inge iri ndaramo yakanakisa.

Munguwa inenge iriyo zvirwere zvakaparadzana zvinenge zveihamba vashandi vehutano vanoungana pasi veirodzana ngonxo nekuronzana zvevzirwere zvinenge zvikupisa nguwayo vachitaurirana zvopedzwa sei vari kwavanenge vari.

Madhokodheya anomboita nguwa yanobuda muzvibhedhleya achihamba muntaraunda dzedu achitipa chenjedzo nekutitaurira kuti tinodzivirira sei dzimweni hosha dzinouya dzichikuwadzisa ndaramo yedu mwatinogara ende zvakanaka nekuti anenge achisekerera achinyatsokubadetsemura zvinenge zveishungurudza ndaramo dzedu kuti panozouyahe zvirwere zviya tinobaziya kuti tinozvirarira sei.

Zvirokwazvo mvura yakabakosha maningi nekuti inobatsira kubika, inobatsira kushamba, mvura yakabakosha kuti pakaita hosha dzakawanda mvura inodiwa kumwa yakachena yakashambidzika muzvi mainochengeterwa makanaka kuti zvirwere izvi zvisabataoukira kuenda kuanhu amweni.

Kurwara ndxondo kunoite kuti muntu asazwe zvakanaka . Pamweni pacho hosha yendxondo inotokonzerwa ngenzvimbo dzetinogara mumanharaunda umwo. Asi pamweni pacho azvingodi mushonga panongede kuchinje nzvimbo chete ndxondo yotodzokera munzvimbo mwayo.

Ibaari gwinyiso yemene kurwara ndxondo kwakangofanana nekungorwara zvirwere zvimwe zvakasiyana kunongodawo mutombo kuti kurwarako kupere unotorwara nendxondo uyani kutopuwe mutombo yekutoti kurwara kupere anotozwa zvakanaka.

Kuti ndxondo dzedu dziite ndxondo dzakanaka. Pamweni pacho zvinoda kutomboita uchitaura neamweni anoita kuti uzwe zvakanaka, achizwisisa zvinenge zveikushupa kuti akubatsire. Pamweni hapadi kuende kuzvibhehlera asi panoda kutaura neamweni kuti azwewo zvinenge zveikushungurudza.

Chirwere che ndxondo chirwere chekuti chinode kutobai batikirwa maningi ngekuti antu anorwara ndxondo kusaabatikira amweni acho anokona kuzvi cheka cheka nge mapanga kana kuto zviuraya nekuti ndxondo dzavo dzinenge dzisinganzwi zvakanaka anenge eyito funga kuti arikuita zviro kwazvo ivo echirozvi kuvadza.

Ibari gwinyiso yemene, anhu anorwara nendxondo anofanira kuchengetedzwa ngekuti akasachengetedzwa zvinoita kuti ashungurudzike endi amweni acho anokona kuzoshungurudza anhu munharaunda kana asina kuchengetedzwa zvakanaka.

Zvirokwazvo kurwara kana utano wendxondo yedu kwakakosha. Ndxondo ndoinoita kuti muntu azwe zvakanaka, ndiyo inoita kuti munhu aite hunhu paanhu. Ndxondo ikavhiringidzwa pakurutu munhu azotoiti kunga munhuba, unobarashika.

Kurwara ndxondo anorwara acho anenge asikatodiwo kuti ndxondo dzawo dzirware asi zvekuita ndopanenge pasuna zvinorwva izvo kuti isusu tinenge tisikarwari tinofanire kuabatikira amweni edu hai ngekuti ihama dzedu.

Ibari gwinyiso yemene antu anorwara nendxondo antu ekuti atorivo antu. Asi anenge achitoshungurudzikavo ngekurwara zvekuti kuzvibhedhleya pamweni pacho mitombo yekuvarapa inenge itorimwo. Ende mitombo yekuti akatopuva anotozwavo zvakanaka.

Antu anorwara ngendxondo aatozvidiwo asi chekuita ndopanenge pasina. Zvinoda kuti taone antu anorwara ngendxondo toabatsira ngechikhafu nekuaendese kune antu anorwara ngendxondo kuti asazosangana nemabhinya munharaunda mwedu umwo nekushata kwemwaita.

Zvinokwazvo amunawee anhu anorwara ndxondo anoda kuonera nekuchengetedza, nekuti atoriwo anhu akafanana nesu kungoti anenge angori nezvinoashungurudza nehosha dzinoashungurudza asi anoda kutochengetedzwa ngekuti ihama dzedu.

Zvibhedhlera nenzvimbo dzeutano, inzvimbo dzakakosha maningi muupenyu weanhu neutano weanhu ngekuti, ndokunobve mutombo, ndokunovhenekwe zvirwere zvinonga zveishungurudza anhu kuti vakwanise kugadzire mitombo yekuzvirapa zvirwerezvo.

Zvirokwazvo kuzvibhedhlera uko michina dzimweni dzinoshandisweyo dzakakosha manhingi nekuti michinadzo dzikashaika, zvakaita muchina unozwa kurumba kweropa mungazi dzedu zvinoita kuti madhokodheya apinde basa gurutu maningi kurapa vanhu asingazii zvinenge zveiashupa.

Zvibhehlera inzvimbo yekuti ukasvike pazvibhehlera weizwe kuti andisi kuhwe zvakanaka kazhinji kacho auuyipo usiri kunzwa zvakanaka unotobve kuzvibhehlera wakutozwa zviri nani nekuti unenge wapuwe mutombo nekutaurirwa newe zvinoita kuti ndaramo yako izwe zviri nani.

Muzvibhedhlera mwatinoenda umu makanakire kuti munenge mune zvikwangwani zvinomutaurira kuti mutombo yatapuwa iyi inoshande sei .lzvi zvakanakira pakuti nyangwe wataurirwa ndimukoti kana dhokoteya unotosvike kodzidzwo wega zvinenge zviri mururimi rwakasiyana siyana .

Chibhehleya chega chega chinenge chine zvikwangani zvinenge zvakapatsanura anhu kana asvike pachibhehleya. Izvi zvakakoshera kuti anhu aangoungani panzvimbo imwe asi anhu anoenda kwanenge achifanira achidiwa.

Zvibhehlera zvakanakira pakuti munhu akaenda kuzvibhehlera eizwe zvisina kunaka mungazi mwake akasvika madhokodheya akaona kuti zvinenge zvisina kumira mushe anobva atokubata ipona wotoiswa muchibhedhlera kuti utorapwa kuti zviite zvakanaka ozobva nyaya dzemare munhu akuzwe zvakanaka munhu wapona.

Zvibhehleya nenzvimbo dzinorapirwa anhu zvirokwazvo zvinotobade madhomldheya anenge akafunda maningi ngenyaya yekuti hosha dzimweni dzinombouya neanhu muzvipatara umu ihosha dzinobatotyisa zvekuti amweni asina Hana dzakasimba anobatotiza.

Kuzvibhedhlera kwakanakire kuti ukazwa kuti utano hwangu ausi kuzwa zvakanaka ausviki ngekungopuwe mutombo unosvika wovhenekwa kuti aone kuti urikushungurudzwa ngei ndokuti azokupe mutombo aona kuti hosha iri kukushungurudza ihosha yakadini.

Zvibhedhlera zvingava zvikuru kana zvidoko , zvakanakira ndaramo dzeantu emuntaraunda pakuti muntu akazwe kuti ngazi yake aisi kuita zvakanaka unoenda kobatsirwa kana kopuwe mitombo muzvibhedhlera inoita kuti ndaramo yehupenyu hwake huenderere zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene rimweni remazuwa madhokodheya anotobuda muzvibhehleya kupinde munharaunda mwedu achitidzidzisa ngenyaya yekuti tinokwanise kuzvidzivirira sei pazvirwere zvinenge zvakasiyanasiyana.

Madhokoteya antu anoramba achitobudidza fundo yawo zvekuti pamweni pacho anotomboenda kundowedzeredza fundo kuzvikora kana kwaita zvirwere zvimweni zvinenge zvabuda zvinoita kuti utano wedu usanzwe zvakanaka.

Utsanana chiro chakakosha maningi , utsanana ndiwo unoita kuti utano vedu uite utano wakanaka, kuita utsanana kunotidziwiwira kubva kuhosha dzakawanda maningi nekuti utsanana ndiwo unoita kuti tisabatwa nehosha dzakawanda kazvinji kacho kazvinji kacho dzinokonzereswa neutsvina.

Madhokodheya anotoshanda kubasa rakakura maningi achida kuona kuti zviro zvinoita ndaramo yedu kuisa zviro zvedu zvakanaka kuisa hosha dzinoshungurudza dzinombokonzereswa nei izvi zvinoita patinobatwa nehosha anenge achiziva zvinenge zvakonzeresa.

Ibari gwinyiso remene kunyangwe madhokodheya edu achiziva pamweni pacho anotomboenda kowedzera fundo kuzvikora zvepadera dera anowedzerwa fundo achidzidza zvimweni zviro zvanenge asingazivi kana zvimwe zvinyowani zvinenge zvakuda kudzidzwawo.

Amweni emazuwa ana mbuya utsanana anotobetserana nemadhokodheya kuhamba muntharaunda mwedu eidzidzisa anthu nezveupenyu neutano izvi zvakanakire pakuti anthu anombaadzidziswe neanthu anonyase kuziya zviro zvinoenderana neutano hweanhu.

Ibari gwinyiso yemene. Madhokodheya neashandi eutano anofamba munharaunda mwedu achitidzidzisa kuti tichengetedze utano hwedu nekuti utano hwedu chinhu chakakosha mundaramo yedu.

Mitemo yekuchengetedza upenyu nendaramo yedu, wakakosha pakuti unonyorwe mumishonga yechizvino zvino. Yakanakire pakuti inobanyorwa kuti muntu kana achirwara unofanire kutonga mishonga yakawanda zvakadini, mangwanani masikati nemadeko.

Akuru anoona nezveutano nemadhokodheya anombosanga eshe achikurukura pamwe neadzi kuti angakwanisa sei kupedza hosha dzinenge dzashungurudza ana mumanharaunda mwedu mwatinogara mumiganga dzedu pedu paanosangana anonobatsirana achideyana pfungwa kuona kuti anobatsirwna sei kuti zviro zviite zvakanaka.

Zvibhedhlera zvakanakira pakuti zvinenge zvine zvikwangwani chekuti unenge weienda kunzvimbo yekuti unenge uchiziya kuti ndokwaunoenda korapirwa. Akadzi anenge akazvitakura anoendawo kunzvimbo inenge yakagadzirwa ndiwona anenge achirwarawo achienda nevanhukadzi.

Zvirokwazvo muzvibhedhlera, munorapwa anhu zvinodakadza kudayi, weyibazwa kuti andisi kuzwa zvakanaka ,awufaniri kufunga kuti andisi kuzwa zvakanaka, unofanira kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa kuti awone kuti uri kushungurudzwa kana kuti une hosha yakadini iri kukushungurudza.

Zvibhedhlera nenzvimbo dzinorapwa antu zviro zvakakosha maningi muntaraunda mwedu nekuti nzvimbo idzi ndodzinoita kut ndaramo neutano hwedu zvigare zviri panzvimbo pakanaka pasina nzvimbo idzi antu anorwadziwa maningi nehosha dzakasiyana siyana zvinozoita kuti upenyu hweantu hukasike kuguka.

Zvibhedhlera kuti zvishande zvakanaka zvinotodawo madhogodheya anenge akufunda maningi zvinoita kuti kana oite basa rawo aiti echifungidzira asi anoita basa raanenge achiziya.

Zvibhedhleya nenzvimbo dzinorapwa antu muntaraunda mwedu, inzvimbo dzakakoshera utano hwedu nemuntaraunda mwedu. Ngenyaya yekuti pasina zvirozvo antu havabazwi zvakanaka. Chembere dzedu neantu anenge akurusa anenge achitohamba kuuya pachipatara padhuze.

Zvibhedhlera zvakanakira pakuti zvirokwazvo ukazwe kuti andisi kuzwa zvakanaka kutoenda kuchibhedhlera woona dhokodheya wovheneka wototaurirwe kuti chii chinenge cheikushungurudza kana weishungurudzwa ngehosha wotopuwa mutumbo.

Zvibhehlera zvirokwazvo zvinobada madhokodheya nemishina dzechizvino-zvino zvakarongeka ngenyaya yekuti pamweni pacho zvirozvo zvikashaika madhokodheya anoita kunga asikakoni basa rawo asi inenge isiri nyaya yekudaro.

Zvirokwazvo kuti tiite ndaramo yakakosha hunga teienda kuzvibhedhlera koonekwa ngazi dzedu kuti dzirikuzwa zvakanaka here. Kuzvibhedhlera uku kunobatsirwa vantu kakurutu nekuti ndiko kunoite kuti ndaramo dzedu dziite zvakanaka.

Kuzvibhehleya kwakanakira kuti kune anhu anenge anehanya ngeanhu zvekuti madhokodheya anenge achitorapa anhu achitotauranawo achitoshekerera zvekuti nyangwe uchirwara maningi unotoona kuti anhu aya arikutobatikira ndaramo yangu.

Zvibhedhlera zvakanakire kuti pese paunooinda pazvibhebhedhlera panenge patori nechikwangwani chinoratidza kuti weide kuenda kune anhu anenge akazvitakura unoende kwakati, weide kuenda kunzvimbo dzeanhu anenge eirwara unoende kwakati izvi zvakakosha nekuti waende pazvibhebhedhlera ausweri kuhamba weivhinza anhu kwekuenda unongoenda wega weiona zvikwangwani.

Zvibhedhlera zvakanakira pakuti uchitosvika pachibhedhlera unotoona kuti ndega ndasvika pachibhedhlera ngenyaya yekuti panenge pane chikwangwari chinotaura kuti chibhedhlera chinochi chinorapa zviro zvakati nezvakati zvekuti uchisvika pachibhedhlera unotoona kuti hosha yandonayo inorapwa hre kana kuti airapwi pachibhedhlera ichi.

Muzvibhedhlera umo mune imweni michina yekuti inobatoti katyamadza imweni yemuchina iyi inotonakidze kungotarisa inodai wobatoarairwa ngekuti mishina yakagadzirwa kuti ishande kurape utano hweanhu.

Zviro kwazvo muzvibhehlera umu madhokodheya anobatoshanda pakurutu kuti anase kuona kuti ngazi dzedu dzinorumba zvakanaka ere. Pamweni pacho tinobatorwara nengazi isingarumbi zvakanaka tisingaizwisisi asi muzvibhehlera madhokodheya anotibatsira.

Chibaari chokwadi chemene kuzvibhedhlera uko ukaendeyo une hana nhete, unobaatovhunduka maningi nekuti kunenge kune anhu akasiyana-siyana, anenga eirwara nezviro zvakasiyana-siyana. Zvinobaatotyisa maningi.

Muzvibhehlera mwakanakira kuti ukasazwe zvakanaka kungoende kuzvibhehlera wototaurirwe kuti chii chinokushupa nekuti zvimweni zvibhehlera unorapwe pachena pasina kuti panodiwe mare ,zvibhehlera zvakabakosha maningi.

Zvibhedhlera kuti zvishande zvakanaka zvinofanire kunge zvine movha dzinotakura varwere. Dzimweni movha idzi imovha dzakasimba kakurutu zvekuti dzinopinde mumadhaka nekupinde minjira dzimweni dzekuti unobatoona kuti gwanze iri arihambwi ngemovha dzisina kugwinya.

Kubeni hai movha dzinoshandiswa muzvibhedhlera imovha dzakabasimba maningi dzinobahamba Zvimweni zvekuti unobaona kuti dai kusiri kuti kusimba ingadai yakasofa kukudubuka kana kuuraya vanhu kare asi nyaya yekuti movha idzi dzinenge dzakasimba kakurutu zvekuti dzinoenda kwese kwadzinoda kunzi dziende.

Zvirokwazvo muzvibhedhlera munowanikwe mudziyo nechina yakasiyana siyana inoshandiswe kurapa zvirwere zvinenge zviri mungazi dzeantu ende zvibhedhlera izvi zvingabe zvikuru pane zvidoko zvibatsira pakuti mishina iyi inoshandiswe nevanhu anoziya zvaanoita madhokodheya anobatsira anhu anenge achirwara.

Zvibhehlera nezvitoro zvinotengeswe mitombo zvakakoshera ndaramo yemunhu weshe ngenyaya yekuti zvibhehleya izvi nezvitoro zvinotengeswe mitombo ndoonzvimbo yekuti tinokwanisa kubatsirika kana tisikazwi zvakanaka, teishungurudzwa ngehosha dzakasiya-nasiyana.

Zvibhehlera nezvitoro zvinotengese mitombo zvakanaka maningi nekuti pamweni pacho emuzvibhehlera akafamba muntaraunda mwedu achirapa ana echidoko, mitombo dzavo dzikapera anotoende kuzvitoro zvinotengesa mitombo, ototenge mitombo, anhu otozwe zvakanaka.

Madhokodheya edu neantu eutano eikubatsire muzvibhedhleya, unokwanise kusununguka maningi ngekuti anhu akatosununguka, akatodzidziswa kuti aite anhu akasununguka ,kuti anhu asazotsveruka kutaura zvinonga zveiashungurudza.

Zvirokwazvo pamweni pacho imweni mishonga yatinopuwa mitombo yatinopuwa muzvibhedhlera umwu inobaite kuti ngazi dzedu dzisahambe zvakanaka kana tisina kurya rimweni zuva ndakabazwa kuti ngazi yemumurenje mangu yaisabahamba zvakanaka nekuti waibatopanda kutsika pasi kudayi waibarwadza kakurutu.

Nzvimbo dzirikuzvibhedhlera dzinoshanda kuvheneka ngazi dzevanhu kuti azokugadzira mitombo, inzvimbo dzakakosha maningi nekuti inzvimbo dzo dzikashaika mitombo nehosha dzakasiyana-siyana dzinenge dziri dzitsva dzinotoshaika.

Muzvibhedhlera mwatinoenda kunorapwa umwo mutori nenzvimbo dzimweni dzomuchibhedhlera dzinovheneka kuona kuti ropa redu rinenge reirwara ngei zvinoita kuti kugadzirwe mitombo inobatsira kurape zvirwere zvona zvoo.

Imba irigwinyiso yemene, muzvibhedhlera umo munenge mutori nenzvimbo dzinoshandiswe kuvheneka nekurapa nekuone kuti zvirwere nehosha zvinenge zvichishungurudza vantu zvinorapika sei. Nzvimbo idzi dzakakosha ngekuti ndidzo dzinoite kuti mitombo igadzirike.

Ichocho ichokwadi umweni muchina wandakatsveruka kuvhunza waandakaona pandakaenda kuzvibhehlera amunawee. Muchina wakanga wakanaka uyu zvinoshamisa, namasi unouno handitozii kuti unoshandei, ndakabaatsveruke kutouvhunza.

Michina inoshandiswe muzvibhedhelera imweni yacho inobatoti shamisa. Imweni yemuchina iyi yakabanaka zvekuti pamwe unofunga kuti inokona kuto ryika nekunaka kweinenge yakaita asi zvirokwazvo rimweni remazuwa ndinofanira kumboenda kuzvibhedhlera kobvunza zita emuchina iyi kuti ndigare ndichiyizivawo nekuti michina inotibatsira kakurutu.

Utano nendaramo yeana echidoko vakakosha maningi nekuti unoda kuchengetedzwa. Nekuti nguva iya yekuti ari ana adoko ndonguva yaanonyanya kubatwa ngehosha dzakasiyana-siyana. Saka anoda kungwarirwa kuti hutano hwavo hugare huri hutano hwakanaka.

Anamai anobakurudzirwa nemadhokodheya kuti ayamwise ana awo mukaka kwenguwa yakakwana. Mumukaka umu munobatozikanwa kuti mune nemitombo yakakosha isingaiti kupuwa mwana inobabva mumukaka basi ende kupa ana mukaka kwakaita kuti akure akasimba ane utano hwakanaka.

Ana echidoko zviro kwazvo anofana kupiwa mishonga inoita kuti nyara dzawo nemuwiri wawo izwe zvakanaka akuru emuzvibhedhlera anoita nguva yaanohamba muzvikora umo achipa ane adiki mishonga kuti akure zvakanaka.

Ibari ngwinyisa remene mene muzvibhedhlera mune michini dzakasiyana siyana. Imweni yemichini dzinoite kuti muntu aba chengete zviro zvake zvakanaka maningi kana kuchetedza mwiri wake kana worwara.

Michina dzechizvino-zvino, muchina dzakakosha maningi. Zvirokwazvo dzimweni dzemichina idzi dzakabaakura zvekutoti ukashaishe kuona, unototi muchina uyu unorapa munthu wega asi unenge weitoshandiswa ndidhokodheya.

Michina dzinoshandiswa muzvibhehlera ,michina dzakakosha maningi. Imweni dzimichina idzi zvirokwazvo, dzinoshandiswe kuvheneke ngazi dzedu kuwona kuti dzinenge dzisina hosha here . Ende michini dzakakosha kuti inotibatsira kuti tirapwe zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhehlera michina inoshamisa maningi. Imweni michina iyi ndakatoti ndirikuzvibhehlera rimweni zuwa ndaperekedza taita angu ndakatovhunza madhokodheya mazita emichina iyoyo ngekuti michina yaidakadza kutarisa.

Michina dzechizvino zvino dzinoshandiswa kubaira majekiseni dzimweni dzakona michina dzekuti ukautarisa unotanga kuvhunduka nekuti marebere anenge akaita majekiseni anenge Ari pamuchina idzi anhu amwari woye dzinobatotyiss maningi dzinodai ane Hana dzakasimba.

Muchina imweni ino shandiswa muzvi bhedhleya zvirokwazvo michina yakakosha maningi ngekuti pamweni pacho majekisera akwanisi kupinda ngekuti anenge akakura inochiiswa sungisirwa jekisera michina imweni michina iyani yochi shandiswa kuti jekiseni riya risvike parinenge richida kusvika parisinga kwanisi kuzvika rega

Michina inoshandiswe muzvibhedhlera michina inoshandiswe kuvheneke ngazi dzedu kuone hosha dzinenge dziri mungazi dzedu dzimweni dzemichina idzi dzinotoshandiswehe kuti ngazi yedu inenge ichirumbe zvakanaka ere mumwiri mwedumwu zvinova zviri zviro zvakakosha maningi .

Mishina inoshandiswa muzvibhedhlera mishina yekuti inotoshanda mabasa akawanda maningi zvekuti imweni yemushina idzi inenge ine zviri zvekuti inotoshandiswa kuendeswa kunenge kune antu anenge eirwara.

Mishina dzinoshandiswa muzvibhedhleya, mishina dzakanaka maningi, nekuti mishina idzi dzimweni ndodzinoite kuti kana warwara maningi, madhokodheya anodzishandisa kukuvheneka kuona kuti, chinenge cheishupa maningi chiini.

Zvirokwazvo michina imweni inoshandiswa muzvibhedhlera, imhando yemichina yekuti vakatouningira kudai unokona kutoshamisika vega veitofunga kuti, muchina uyu kamushandire kaunoita unonge unotoite kunge unoreketa.

Michina dzinoshandiswa muchibhedhlera, michina dzakakosha maningi. Michina idzi dzinobatsira madhogodheya, kurapa antu anenge ashungurudzika nehosha dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzemichina idzi dzinotovheneka kana dzaiswa pamberi pehope yemuntu dzototaura kuti muntu arikushungurudzika ngechirwere chakadini.

Dzimweni michina dziri muzvi bhedhlera ukatoshaishe kuona unotofunga kuti michina uyu uruda kureketa ngekuti michina idzi dzimweni dzacho dzinobaa todakadza kutotarisa zviro zvinodakadza maningi zvekuti uno toarairwa weitorapwa auto mbooni kuti ndiriku radzwa kana kuti ndiriku chekwa pandani.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera imweni michina yacho yakakosha maningi ngekuti imwe yemichina idzi inoshandiswa kubatsire kuite kuti vantu vafeme zvakanaka kana antu eirwara ngehosha dzinenge dzakaomarara maningi .

Michina dzemuzvibhedhleya muchina dzkasiyanasiyana dzimweni michina dzinoshandiswa kubatsire anthu kuti afeme zvakanaka michina idzi dzakakosha maningi nekuti anthu anenge arwara asingakoni kunyatsokufema anobatsirikana pane kuti upenyu hwawo husaite zvakanaka.

Muchina dziri muzvibhedhlera dzakanaka maningi nekuti madhokodheya anyaso ona kuti muntu anenge achishupika neyi pandaramo yake anenge achidetserana nemushina iyona kuvheneka kuda kuona kuti muntu arikurwara ngei.

Michina dzakawanda dzinoshandiswe muzvibhehlera michina dzekuti madhokodheya kuti anyase kushanda zvakanaka, anofana kushandisa michina idzodzo. Muchina dzekuti dzimweni dzinokona kutoratidze kuti muntu anorwara nechirwere kana kuti nehosha yakadini muchina uyu usina kumbobaiwa kakawandisa maningi.

Imweni yemuchina yakushandiswa muzvibhedhlera mazuano muchina yekuti inoite kuti kana une chiro chidoko doko chinokushungurudza chinotopera ipapo ipapo yakatogadzirirwa kuti ipedze zvinenge zveishungurudza anhu pasina nguwa yaka.

Michina dzemanje manje dzinoiswe muchibhedhlera kana kushandiswa kuite kuti nyama dziite zvakanaka michina dzakakosha maningi ngekuti kare kedu anhu aingorumba maningi asi chezvino zvino kunogadzirwe michina yekuti undorumba uri mumhatso wechindosimbise nyama uri mumhatso

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera yechizvinozvino michina yekuti pamweni pacho unombatoshamisika kuti muchina uyu ndiwo unoshanda chiro chakadai. Ngokuti muchini yekuti yakagadzirwa kuti ishande zvirozvo. Asi michini ukaiona aungambofungi kuti ingakwanisa kuponesa muntu.

Dzimweni michina zviro kwazvo dzinenge dziri muzvi bhedhleya michina dzaka kura zvekuti muntu unotokwana ku vharirwemo ngekuti wapinzweno inotobai vheneka mwiri wese yeiona kuti panenge pane hosha ngepari.

Ibairi ngwinyiso yemene imweni mishina ino shandiswa muzvi bhedhlera umu mishina inobai nakidza kubai ningira kakurutu imweni mishina iyi mishina yaka gadzirwa kuti iporese muntu ipapo ipapo.

Muchina yechi zvino zvino inoshandiswe mu zvibhedhlera nema madhokoteya michina yaka naka maningi imweni inoto iswe munze achinzwe kunzwa kuti ropa kana kuti ngazi yedu inenge yei hamba zvakanaka ere.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera imweni michina idzi asi michina inotabata basa guru nekuvheneka zvinenge zvichishungurudza ndaramo yemunhu kuti muntu azwe zvakanaka.

Michina imweni yemuzvibhedhlera ukabaiona unobatofunga kuti kungwarira kwemichina iyi ichatondireketa panapa ngekuti imweni yemichina iyi michina yekuti inotoshanda yega isitorina unotoshanda nayo. Inenge yeitoziya zvekutoita yega. Yakagadzirwa yakangwarira maningi.

Michina yemuzvibhedhlera muchina yakanaka maningi rimweni zuwa ndichade Kutomboende kuchibhedhlera kuti madhokodheya abatondidzidzisa kuti imweni michina iyi inomboita basa rei nekuti imweni muchina iyi Muzvibhedhlera inoyevedza zviro zvinodakadza kudai.

Zvirokwazvo dzimweni michina dzinoswavo muzvibhedhlera. Michina dzakakosha maningi nekuti dzimweni dzemichina idzinosha ndiswa kuchenesa ngazi inenge iri muropa yedu. Pekuti inotombo budisa dzimweni ngazi ichipinza ngazi dzimweni ichichenesa ngazi kuti ngazi igare yakachena kana yakusvipa.

Muchina inoshandiswa muzvibhehleya imweni yemichina michina yekuti itori ne vhiri ekuzoita kunge movha imweni michina yakatokura zvekuti muntu unotokwana mukati nemuchini kuti avhenekwe miri.

Michina imweni yemuzvibhedhlera umwu muchina wekuti ukautarisa unobatofunga kuti muchina uyu uchatanga kureketa ngekuti kamweni kamugadzirirwe kakaita muchina uyu ngekuti weitongoiswa pamberi pako wototanga kureketa kuti uri kurwara ngei unototaura ngezwi rakaita remuntu.

Michina dzemuzvibhedhleya dzimweni dzakatokura zvekuti muntu unotokwana kutovharirwemwo. Ende michina idzi dzakanakire pakuti dzinovheneke mwiri vese vemuntu dzeitsvake kuti panenge pane hosha ngepapi kubve munyama kusvike mungazi.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera , michina dzakanaka maningi, nekuti michina idzi dzinobabatsira hhama neshamwari dzedukuti dzite zvakanaka. Dzimweni dzemuchina idzi ndodzimichina dzokuti dzinobato vheneka kuti ngazi dzedu dzirukurumba zvakanaka here mumwiri.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera, michina yakanaka maningi anonga achirwara maningi .Michina iyi yakanakira pakuti inobatsira hama dzedu pakuti upenyu hwavo huiye zvakanaka. Munhu anonga achirwara maningi anokona kutobatsirwa ngemichina iyi, zvotoita zvakanaka.

Michina imweni yemuzvibhedhlera inoita kunge movha ngekuti initohamba izvi zviro zvakanaka nokuti inotohambiswe kuenda kumunhu anenge aine hosaha wacho pane kuti munhu azohambiswa kuendeyo kana asingakwanisi ku ....

Michina dzino shandiswa mu zvibhedhlera kubatsira antu anenge eyi rwara nge hosha dzaka siyana siyana dzakanakira pakuti unokona kutopuwa ka muchina kako kanoku batsira uri ku mhatso kwako kana weyi rwarawo ne zvirwere zvinoda ka muchina.

Michina zvinoshandiswa muzvibhedlera dzimweni dzacho unokonetovhundukawo nekukura kwaunenge wakaita muchinauwu, edekushandiswa kuti uite ntaramo yako iite zvakanaka ,asi zvakanakira pekuti mishina dzodzo dzinoshanda basa rakakura maningi.

Michina dzimweni dzinoshandiswa muchibhedlera umu ,michina dzekuti unobatovhunduka uchitowuwona zvinobatotyisa maningi, nekuti imweni yemichina unototarisa kudai unokwire kutofunga kuti muchina uyu uchareketa nekamugadzirirwe waunenge wakaitwa.

Michina dzino shandiswa mu zvibhedhleya michina dzakanaka maningi imweni ye michina idzi yandaka mboona michina yai shandiswe ku vheneka kuona kuti ndxondo dze antu dziri mu nzvimbo ere.

Ibaari gwinyiso yemene mene imweni mishina yemuzvibhehlera umo mishina yekuti unobaatoone kuti mushina uyu unoita kunge uchareketa nekuti kamugadzirwe kaunenge wakaitwa unenge wakagadzirwa zvekuti uchingoendeswa pamberi pako kudai unotoone kuti hosha iri mu mwuiri mwako ihosha yakadini.

Ibarigwinyiso yemene dzimweni michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera dzine michina dzidoko-doko dzekuti zvakaita seantu ayani anenge achirwadziva nemwoyo anopiva kamuchina kavo kekuti anenge achitarisa mwoyo vavo. Kuti uri kushanda zvakanaka ere kuti kana pakaitika zvinoitika anokasika kuzviona.

Mishina dzinoshandiswa muzvibhedhleya, dzimweni dzemishina idzi dzakabanaka zvekuti unotadza kutoziya kuti unoshandei, Zvekuti rimweni remazuwa ndichada kutomboende kuchibhedhleya kovhunza mazita emishina pamwechete nemishinadzo.

Ibari gwinyiso yemene, dzimweni muchina dzinoshandiswa muzvibhedhlera michina dzakanaka maningi. Rimweni zuwa ndichada kutomboende kuzvibhedhlera, kobvunza madhokoteya mazita emichina idzi, nekuti michina idzi michina dzinobatsira kuti ndaramo dzeantu dziite zvakanaka.

Michina dzinoshandiswa muzvibhehlera, michina dzekuti paunotoshanda unobaatoona kuti basa rashandwa kwasiyana nekushanda kwemunhu. Kushanda kwemuchina hakuna kuremba zvekuti unoshanda kana zuva rese weingoite basa, usingachemi-chemi.

Ibaari gwinyiso yemene imweni michini inoshandiswa muzvibhedhlera michini inoshandiswa kuvheneke kuona kuti ngazi dzedu dzinonga dzakahlamburuka here kana dzinenge dziine hosha here michini idzi dzakakosha kakurutu nekuti ndidzo dzinobatsira madhokodheya kuti tirapwe zvakanaka.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera, dzimweni dzimuchina idzi, michina dzekuti dzinovheneke mwiri dzedu, kuvheneke kuwona kuti hapana chirikushupa here. Dzimweni dzimuchini dzinoshandiswa kuvheneka idzi, dzinenge dzitori nechakayita kunge chingirazi chekuti vachitovheneka vanenge vachitowona zvirimumwiri medu.

Michini inoshandiswa muchibhedhlera yakawanda zvekuti imweni yacho atitoziyi ngemazita zvekuti rimweni zuva ndichada kuzotomboendeyo kuchibhedhlera kunovhunza vanoshandemo mazita nezvinoshande michini dzacho.

Michina dzinoshandiswa muzvibhehleya umwo michini dzakakosha maningi ngekuti dzinobatsira hama dzedu dzinonga dzeishupika ngehosha dzakasiyanasiyana izvi zvakanaka ngekuti michini idzi dzikashaika akawanda anotamikirwa ngeupenyu.

Michina dzimweni dzinenge dziri mu zvibhedhlera umu dzakabai naka maningi anhu nhai michina idzi dzakanakira pakuti dzinenge dzichito hambiswa kuenda kunenge kune munhu anenge achi rwara nekuti munhu akatadza kuendeswe kwe unenge uri muchina unondo sundwa woyendwa nawo nekuti unonga uchita kunga movha.

Zvirokwazvo imweni michina iri muzvibhedhlera umu inoshandiswa kuvheneke ngazi dzedu kuona kuti adzina hosha ere michina yakaba kuti inobatotishamisa zvikurutu imweni michina iyi hautozii nemazita ayo kuti inozinyi asi michina inoshandiswa kurapa ngazi dzedu kana dzisingazwi zvakanaka.

Michina ye muzvi bhedhlera zviro kwazvo michina yakanaka ka kurutu imweni ye muchina iyi unotoita kunga pamwe ucha reketa wega nge muromo ngekuti muchina yekuti uka uona wakaiswa apa unoti muchina uyu unenge utori ne ndxondo inoita kuti ufunge.

Ibaari gwinyiso yemene michina yemuzvibhedhleya michina inoita kuti ndaramo yedu iite zvakanaka. Mishina iyi imweni yacho inotodhandiswa kuvheneke kuone kuti ngazi yedu irikurumba zvakanaka here. Kana isingarumbi zvakanaka, inototaurire madhokodheya kuti panode kushandiswe mitombo yakadini kuti zviro zviite zvakanaka.

Michina dzechizvino-zvino dzemuzvibhedhleya michina dzakakosha maningi. Nekuti madhogodheya anoshandise michina idzi, kuponesa antu anenge ane hosha dzakasiyana-siyana.

Michina dzinoshandiswa muzvibhehlera michina dzakanaka maningi, rimweni rezuva ndichada kutombofamba kuenda kuzvibhedhlera kuti ndiende kotaururwa amweni mazita emichina yandakaona pandakambisvika kuchibhehlera ngekuti michina iyi michina yakabanaka maningi ende zvinobadakadza maningi kuziya mazita emichina dzakada.

Michina dzinenge dziri muzvibhehlera dzimweni dzacho nedzekuwongorora ngazi yedu kana teida kuwongorora kuti inenge ine hosha ere. Iyi michina yakanaka ngekuti kuti madhokodheya azokupa mutombo anofana kutanga awongorora kuti urikuneseka ngei.

Michina dzinoshandiswa muzvibhehlera umu kurarisa hosha mungazi mwedu dzimwe dzemuchina idzi michina dzekuti padzinotoshandiswa unotoziya kuti hosha yakashaikwa ngekuti michina dzinenge dzichitonyasa kutoshanda zvinenge dzakagadzirirwa kuti dzishande.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera michina dzakanaka maningi ngekuti michina idzi dzinodetserana nemadhogodheya kuti aone zvinenge zveishupha muntu mukati mwake. Zvinoita kuti mishina idzi dzinge dzakakosha maningi.

Ibairi gwinyiso yemene zviro kwazvo imweni muchina ino shandiswa mu zvibhedhlera umu michina ino baito katyamadza kakuru imweni muchina uka iona auto zii nekuti mazita ayo asi inenge yato kubatsira kuti ndaramo yako iyite zvakanaka.

Michina inoshandiswe muzvibhehlera michina imweni yekuti yakanaka maningi rimweni zuwa ndakatoti ndirkuchibhehlera ndapedze kurapwa ndidhokodheya ndakatomubvunza mazita emichina dzimweni dzakange dzirimo mumhatso mwatairapirwa.

Igwinyiso remene michina yemuzvibhedhlera muchina wekuti inovheneka kana mukumbo unenge wanika kuti uite zvakanaka rimweni zuwa ndakatenda kuchibhedhlera ndochovhenwka ndochoona kuti mukumbo wangu wanga usina kurwadziwa maningi.

Michina inowanikwe muzvibhedhlera yechizvino zvino michina inonakidze kubaaningira maningi. Rimweni zuwa ndiri kuchibhedhlera ndakabaatsvake dhokodheya kuti ndimubvunze mazita emichinayo.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakasiyana-siyana. Imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhlera umu michina yekuti inenge yeitoona kuti chiro ichi chinorema zvakadini. Zvekuti uzotange kurapwa unofana kunga vavanikwa kuti uri kurema zvakadini kuti aziye mitombo yeku.

Michina dzemudzibhehlera dzakanaka maningi nekuti michina dzinobatsira madhokodheya kuona kuti anhu anenge achishupika ngei mungazi mwavo. Dzimweni michina dzinobaatoone kuti ngazi haisi kurumba zvakanaka. Dhokoteya otoona kuti angakupa mutombo wei wekuti ngazi idzokere panzvimbo.

Michina inofamba muzvibhedhlera muchina wakanaka maningi nekuti michina ngekuti hutano uwu ugare uri kwakanaka nguwa yega yega.

Michina yechizvino zvino inoonekwa muzvibhehlera michina yakakosha pakuti inobatoona chimweeni zvirwere zvedu yekutiradza patiri pedu inotovheneka ngazi yotoona zvinenge zveitishungurudza totopihwe mitombo totorapwa totoita zvakanaka.

Zvirokwazvo movha dzinobashandiswa muzvibhehlera imovha dzakaba simba maningi, ende kudzidza kwakabanaka nekuti amweni mhamdo yemovha idzi atodzizii nekuti ana chahanoziya mupfungwa mawo anongaasina kufarira kuenda kudzidze kuzvikoro zvinoda kudzidza kuti uziye mhando yemovha yakasiyana siyana inoshandiswa muzvibhehlera.

Michina yechimanje manje irimuzvibhedhlera inoshandiswa nemadhogodheya kurapa nekuvheneka zvirwere zvinenge zviri mungazi meanhu uye zvee imweni inoshandiswa kuise mitombo yakasiyana-siyana mumwiri mwedu zvakaita semajekiseni.

Michini inoshandiswa muzvibhehlera imweni yemichiniyacho inoshandiswa kubaira majekiseni paneantu mishina yekuti unobaa atotadza kuziya zita rayo imweni yacho inoba atotyisa zvekuti ukaona irikuda kuishandisirwa unofunga kuti pamwe upenyu hwangu hunogona kundiperera nekuti michina yechizvinozvino yatisati tajaira kuona peshe peshe.

Imweni michina inobaashandiswe muzvibhedhlera unobaatikatyamadza rimweni zuwa ndakaende kuchibhedhlera ndazwa musoro wangu kubaatorwadza chaiko ndakatosvika kuchibhedhlera ndikashandisirwe umweni muchina wandisina kutoona ziya kuti unoshandei muchinawo wakatoshandiswa ndikatozikanwa kuti ndairwara ngei kwaakutopuwe mitombo kwaakutodzoke kumbatso ndaakutozwe kuti zvinenge zvaanani.

Mishina imweni inoshandiswe muzvibhedhlera yechizvinozvino unobatoone kuti mishina iyi inenge yakatogadzirwe kuti inovheneke zvinenge zveishupa mundaramo dzeanthu ngekuti zvinenge zveishupa mumwiri dzeanthu ipapo ipapo. Umweni wemushina idzi unotongoti ukatoiswa pamberi pako unotoreketa kuti munthu unonge weishupika ngei mumwiri mwake.

Zvirokwazvo midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera imweni yacho atitoiziyi. Inobaatotishamisa techibaiona kuti zveinoshanda zvakabaakosha maningi asi kubaasaiziyakwo kunobaarwadza mwoyo wangu nyangwe uchihlamburuka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera zvirokwazvo yakasiyana siyana imwe tayipi yemishina iyi inoshandiswa kuvheneka kuone kuti ngazi dzedu dzinenge dzakahlamburuka ere ende imwe yemichina inoshandiswa kuona kuti ngazi dzakahlamburuka ere yakanaka pakuti inovheneke nekuone kuti nyama ichakasimba zvakadini zvinoita kuti ndaramo yedu iite...

Zvirokwazvo michina yemuzvibhedhlera yakakosha kakurutu ngekuti inoshandiswa ngemadhokodheya kuvheneka zvirwere zveantu zvinenge zviri mungazi dzavo echiona kuti anhu anoshungurudzika ngei kuti aone anoabatsira sei.

Mishina yechizvino zvino inoshandiswe kuvheneka ndlondo kana kuti ngazi yeantu kana antu arwara, yakaba anaka ende yakaba akosha maningi ,mishina iyi yakanaka pakuti inobayaona zvinokushungurudza usingashupiki inokutorera chinenge chirikushupa kuti ukase kubatsirwa.

Imweni michina inoshandiswa kuzvibhedhlera kwedu nemadhokodheya edu zvirokwazvo yakabaakoshera kuti muchina iyi inobaatoratidza kana ngazi kuti ngazi inenge isina kuizwa zvakanaka ikatorwa ngazi ikavhenekwa zvakanakira kuti michina iyi inobatsira madhokodheya edu kuti asapedza nguwa eitsvaka kuti tinenge teishupwa ngehosha dzakadini.

Zviro kwazvo michina uwu yakafanana nemuchina wechizvino zvino inoshandiswa muchibhedhlera kurape anhu anenge ane ndaramo dzinorwadza takatomboona pawayishandisw kubaya majikisera mwana adoko paairapwe zvirwere zvevana vadoko.

Michina ye mu zvibhedhlera zviro kwazvo yaka siyana siyana ino shandiswa rimwe zuva ndakabai ona umweni muchina pandanga ndiri ku zvibhedhleya waka baindi shamisa asi chakabai ndirwadza ngechekuti ndakatadza kuziya kuti muchina uyu uno shandei ende unozii.

Zvirokwazvo michina yechizvino zvino inoshandiswa muzvibhedhlera kurape zvirwere zvinenge zveishupe vanhu mungazi dzawo zvirwere izvi zvinoshupa ..... zvinovhenekwa netaipi yemushina yechimanje manje yakauya inogadzirwa inobatsira kuti zvirwere izvi zvikasike kuoneka kana zveirwadza anhu zvionekwe kuti zvinoporeswa sei.

Mishina yechimanje manje inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi zvirokwazvo Inoshandisa kurapa zvirwere zvimweni zvekuti atikwanisi kuzvirapa ngemakwenzi edu imwe mishina inobaatotikatyamadza nekuti atizii Kuti inoshandei nekuti mazitayo adzo mishini inorap zviro zvinoshungurudza antu mundaramo dzawo.

Muchina inoshandiswa muzvibhedhlera inokosha kakurutu ngekuti tayipi yemuchina iyi inotobashandiswa zviro zvikurutu kubavheneka murenje yeanhu inenge yakuwara kana kubavheneka kuona kuti mwiri yeanhu inenge yakasimba zvakadini.

Mishina inoshandiswa muzvibhedhlera kurapa zvimweni zvirwere zvakasiyana siyana zvakaomarara tinenge tisingatozii kuti inozwii asi yakanakire pakuti inobatsire kurape hosha dzinenge dzeishungurudza antu muutano hwavo.

Michina imweni inoshandiswa muzvibhedhlera zvirokwazvo michina iyi kakabanaka maningi. Rimweni zuva ndakatoenda kuzvibhedhleya ndeirwara ndichotoshandisirwa umweni muchina vandisinga zii zita ravo. Asi vakabatondibatsira kakuru zvekuti kubva musi ivona kubvira zvino ndiri kubazwe kuti ndaramo yangu yakabanaka.

Zvirokwazvo zvinoratidza michina yechimanje manje inoshandiswa muzvibhedhlera kuisa mushonga mungazi dzeanhu anenge achishupika ngezvirwere zvakawandisa, iyi mishina iyi nyangwe tisikazii mazita ayo inobatsira pakuti inobatsira hama dzedu kuti dzipore kana dzichirwara ngezvirwere zvakawanda zvinoshungurudza ndaramo yevanthu.

Midziyo yechizvino zvino zvakakosha ngekuti unotoona zvinenge zveibatishungurudza imweni inenge yeiona kurumba kunenge kuchiita ngazi yedu mumwiri yedu yotoona kuti ngazi iyi iri kurumba zvisizvo totopuwa mitombo kuzvibhedhlera zvinoita tinzwe zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera zviro kwazvo zvinooneka pakuti inobatsira madhokodheya memanesi mukurapa vantu vanenge veirwara imweni michina inobatoone zvinenge zveirwaa muntu zvinozoita dhokodheya akupe mitombo akupora.

Michina yechizvino zvino inoshandiswa muzvibhedhlera kurapa hosha inenge iri mungazi medu yakasiyana siyana imwe yemichina iyi inobatoti katyamadza nekuti mazita awo tinenge tisingatozivi kuti inozii asi inobatsira kuti ndarambo dzedu dzigare dzakasimba.

Mbuya vakaema mumunda mavo vakabata muhamburo pandani yakona. Vakamonera zvambiya muchuunu nemutoo yechinyakare. Kunyangwe zvazvo vari pamushando rekufura vakatarisira nhare mbozha iri mumaoko. Izvi zvinopangidza kuti ushizha rave kushandiswa nesimba rekushanda muminda kakurutu.

Michina irapa mishina inoshandiswa muzvibhedhlera midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ine zvikonzero zvekurapa zvinobaa zvigomarara rinorwadza antu paanenge achirwara muzvipa.

Ibaari gwinyiso remene-mene, kuti mitombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka maningi. Ngenyaya yekuti yakasiyana nemitombo yekare yekuti unofungidzira kuti unorapei, asi yechizvino-zvino inotoporesa zvaunenge wakatotaurwa kuzwi qndoo zvaunopora.

Ibari gwinyiso yemene ndakabadhana maningi rimweni zuwa ndabazwa kuti ndaizwe mundani apa ndakange ndatsenga makwenzi akawanda ndakazoenda kuchibhedhlera kopuwa mitombo yechingezi ndiwo yakazoita kuti ndizwe zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene zvirokwazvo mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngekuti mitombo iyi inogadzirwa yakanyorwa kuti inorapa hosha dzakaita sehosha yemundani kune mushonga uripo.

Mitombo yechizvino zvino zvirokwazvo mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo inogadzirwa yakatotaurwa kuti mhando yehosha dzakadai mitomboyo yakanaka ngokuti imweni mitomboyo yakanaka ngokuti inobatorapa mundani munenge meirwadza

Zvirokwazvo ibari igwinyiso yemene rimweni zuva pandakabatwa negosoro rakambai gara pahuro ndakaenda kuchibhedhlera kunopihwa mutombo wechizvino zvino .

Kuti ndaramo yemunhu, ihlamburuke inobada kuti paunozwa kuti pane hosha yabata, unomwe mitombo zvinowa zvinoita kuti mitombo yechizvino-zvino ive inoshanda basa guru kuti muntu akasazwa zvakanaka anotoende kotenge mitombo omwa.

Mitombo yechi zvino zvino kubve pakatanga kugadzirwe mitombo, mitombo yakanaka ngekuti unenge wakato nyorwa zvaunoshanda. Zvekuti ukatobva weitozwa kuti mundani mangu muri kurwadza, waito shupika ngekutotsara kuti uri kuda uri ngekuti dzinenge dzakatowanda dzinoshanda kurapa.

Igwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino, mitombo yekuti paunosvike kuchibhedhlera ukapuwa mutombo unotobareketerwa echikubhuira kuti panorera mazuva akati unofanenge vakuzwa zvakanaka. Mitombo inoite kuti ndaramo yedu iite ndaramo yakanaka.

Musi umweni ndakabazwa zibesha rekuti ndaiti ndikakotsora gotsorwa racho raibatorwadza ndakangosvika kuchibhedhlera kwakutopuwa mutombo wechizvino zvino unoita kuti gosorwa ripere asi kubva pandakamwa mushonga uwowo asi andisi kana kurwara ndakunzwa zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakasiyana nemitombo yekare. Pazvakasiyanirana ngepekuti mitombo yachizvino zvino mitombo yekuti unotoenda kuchibhedhlera wotaura kuti ndirikurwara wotopuwa mutombo. Zvasiyana newekare wekuti kusingaziii kuti kashango kana kuti gwenzi iri rinoshandei aukwanisi kurapika.

Mitombo yechizvino-zvino zvirokwazvo mitombo yakanaka ngekuti unototenga mutombo weitoziya kuti ndirikuzwa hosha yakati. Mitombo inotorapa hosha dzinenge dzeitoziikanwa. Unenge wakatonyorwa kuti mutombo uyu unorapa hosha yakati.

Ibari gwinyiso kakuru mitombo yechizvinozvino mitombo yekuti inokwanise kushanda zviro zvekuti pamweni pacho unotoshamisikawo iwewe mitombo yekuti kana muntu akanzi ane mirenje wanika mitombo yekuti kungozorera wotonzwa zvakanaka .

Mitombo yechizvinozvvino yakasiyana nemutombo yekare yekuti weitoda simbazve rekuti utopinda mushango wochera mitombo nemakwati kuti ukwatise kuti ipore yechizvino zvino kutipinda muchibhehleya wotopuwa mutombo.

Mitombo yechizvino zvino unouya nenjira dzakasiyana imweni mitombo yechizvino zvino inouya iri pamvura yekuite ekumwa imweni unouya iri panzira yemapirizi imweni ichiuya iri panzira yezvakasiyana siyana zvimweni zviri zvekurywa nekutsenga.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi nekuti unobatotenge mutombo weiziye kuti ndiri kuenda korapwa hosha yakati. Wasiyana nemutombo yekare yekuti mwaida kufungira kuti chishango ichi chinorapa muto.. chinorapa zvakati.

Mitombo yechizvino zvino payaka nakira ndepekuti yasiyana nemaguchi edu ayani ekuti taiti tikamwe mitombo dzedu dzekare wakaite mumaguchu worara husiku weshe uchipanza mitombo wezvino zvino ndeyekutomwa wotoita kuti unzwe zvakanaka usina kumborwadziwa.

Mitombo yechi zvino zvino zviro kwazvo mitombo yakakosha maningi nekuti mitombo inorapa hosha dzaka siyana siyana mitombo umwe unokona kuto rapa hosha mbiri kana nhatu dzinenge dzakasiyana nekuti mitombo unenge waka gadzirwa zve mhando yepa musoro soro .

Igwinyiso yemene. Mitombo yechizvino-zvino mitombo yekuti unotopuwa mutombo uchiziya kuti mutombo uyu ndichitopedza kuushandisa ndaramo yangu inenge yotozwa zvakanaka ende unenge wotohlamburuka kakurutu.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi nekuti mitombo iyi inoshandiswe zviro zvakasiyana siyana. lmweni yemitombo yechizvino zvino unokona kutoona kuti mutombo uyu unokona kutokubatsira zvekuti unokona kuzwa zvakanaka kana kusazombozwahe hosha.

Zvirokwazvo mitombo yechizvino zvino yakanakira kupinda mitombo yekaretu ngekuti mitombo yechizvino zvino inotogadzirwa uchitoziva kuti uri kundoshande kundorape hosha yakati. Yasiyana nemitombo yekaretu, imweni yaizotoita kuti ngazi dzedu dzirware pane kuti dzipore.

Zvirokwazvo igwinyiso maningi, mitombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka maningi nekuti mitombo yekuti unotopuwa uchitoziya kuti ndichitopedze kumwa mutombo uyu panozopera mutombo wangu ndinenge ndootozwa zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino, mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo yekuti unotoyenda kuchibhedhleya zvakaita amweni edu anorwarwa ngemabhiphi. Kutoyenda kuzvibhedhlera ndirikutoziya kuti ndikuyenda kundowedzera mitombo wako.

Mitombo yechizvino zvino zvirokwazvo mitombo yakakosha manhingi nekuti mitombo iyi inoshandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Mitombo yechizvino zvino yakanakire pakuti unobayende kunoitenga kuchibhedhlera uchitoziva ndoinorape hosha ngemwero.

Mitombo yechizvino zvino inouya ngenjira dzakasiya imweni mitombo yakaita semapirizi imweni mitombo majekisera imweni inoita nekumwiwa imweni ndoinoita zvekuzoriwa.

Mitombo yechizvino-zvino yakanakira pakuti, yakawanda yacho inotogadzirwa ichizi inofane kusimbisa nyama .Ende izvi zvakanaka ngekuti, nyama dzedu dzinogara dzakasimba zvisingaiti kuti mitombo iite kuti tisazwe zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakabaakosha maningi nerimwe zuva ndakatoti nderwe kungwara takatoende kuchibhedhlera kwakutosvika kwakutopiwa mutombo wakaita kuti kwakazo zuva parakazosvike kupota ndakange ndotozwa zviri nane.

Imweni mitombo yechizvino zvino inotoshamisa ngekuti imweni mitombo yacho yetinopiwa nekushomanika kweinenge yakaita aungambofungiri kuti ingamborapanhosha dzinenge dzIchitishungurudaa asi mutombo yekuti kungoushandisa kwazvotoita kuti hosha dzipe.

Mitombo yechizvino zvino pamweni pacho zvinoitanga zviro zvinonyangadzisa maningi paunenge uchiumwa ngekuti pamweni pacho unobatopuwa maphirizi anenge akawanda maningi asi zvinozonaka pakuti wopora unobazwa kuti ndaramo yangu yakahlamburuka maningi.

Mitombo yechizvino zvino yakaite semaphirizi yakanaka pakuti unobatopuwe maphirizi anenge achienderana nezvaunozwa. Ukasviko weiti ndiri kude kuzwe zino ano tokutaurire kuti maphirizi ezino maphirizi akati ende anoshanda zvakati kana asina uno tonyorerwe pasi woenda koatenga kuzvitoro zvino tengeswe mitombo.

Mitombo yechizvino-zvino, yakanakire pakuti inouya ngenjira dzakasiyana-siyana. Imweni inouya iri pamaphirizi, imweni inouya iri mvura yekumwa, imweni inouyawo iri yekuzora yekuti unongochukutira potoite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yasiyana nemutombo yekare yekuti waiti ukaona kuwanda kunenge kwakaita guchu racho waitowedzerahe kurwara yechizvinozvino inenge ingori zviro zvidoko doko asi inenge ichishanda maningi.

Mitombo yechizvino zvino zviro kwazvo yakanakira pakuti ukatopuwa mitombo yechizvino zvino unotoziya kuti mutombo uyu pandootopeisa kuushandisa ndinenge ndatopora ,kwakutoshandisa kuti upere asi unenge wotozwa zviri nane.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakangwarira maningi yekuti mitombo iyi peunoushandisa unotoenda koshanda zvaunge uchida kushanda chaizvo chaizvo muntu akazwa kuti arikuzwa mundane anotenga mutombo onorape mundane basi

Zvirokwazvo mitombo yechizvino-zvino yakanakira pakuti mitombo iyi vanotoenda kuchipatara veiziya kuti ndiri kuende kopuva kuzvibhedhlerauko. Unotoziya kuti mutombo vechizvino-zvino kuenda kopuva nekutoshandisa voite utozwe zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino yakaita semaphirizi mitombo yakanaka kupinda mitombo yakarekare. Antu aipinde mumakwasha kotsvake miti ozotange kukwatisa kuti arape zvinenge zveirwadza.

Mitombo yechizvino zvino yakanaka pakuti inenge yakatonyorwa kuti chakati kana usingadhli usashandisa .Vasiyana nemutombo vekare vokuti unokona kutorwara ndiwoyo uchiti ndirikunwa mutombo kuti uzwe zvakanaka votovedzerahe .

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi imweni yemitombo yechizvino zvino mitombo yekuti ukaupuwa unobaatozwe kuti panapa panode kutozorora nekuti mitombo yakasimba maningi kuti vaipuwa inenge yeida kutouraya hosha ipapo ipapo.

Ibari gwinyiso chaiyo chaiyo mitombo yechimanje manje mitombo yakanakira pakuti wotopuwa mutombo wotoenda koshandisa yasiyana nemishakani dzedu dzaida kutanga wambokwatisa mumvura tomboita ekumbuta kuti titirwe zvakanaka.

Kuuya kwechiyungu kwakanakire kuti muntu achasweri kuchere makwenzi eide kurapa zvinenge zveimushungurudza mundaramo yake. Kungoende kuchibhedhlera wotooataurira zvinokushungurudza wotopuwa mutombo inorapa zvinenge zveishupa.

Mitombo yechizvino zvino yakanakira pakuti mitombo inorapa zvakawanda ukaotoona kuti uri kutozwe ziso unotoende kopiwa mutombo yakasiyana wototsara kuti unoda mapirizi, unoda zvekuzora kana kuti unode zvekuita ekudira asi unotoziye kuti mitombo yeshe inenge iri pakasiyana siyana.

Mitombo yechizvino zvino yakakoshera pakuti imweni mitombo inotouya ine zvekushandisa kuita kuti mutombo wacho ushande. Imweni mitombo inotouya ine zvisimbi zvekuti unotoziya kuti kana ari mazino anorwadza unototora chisimbi chiyani woisa mutombo wozoisa mumazino kuti unyatse kupinda peunenge uchida kura

Mitombo yechizvinozvino mitombo yakuuya nenjira dzakasiyana siyana imweni mitombo iyi inokona kutouya yakaita kunge mvura yekumwa asi utori mutombo wekuti unorapa zvakasimba maningi.

Mitombo yechizvino zvino yakaita semapilizi mitombo yakanaka maningi nekuti ukatonzwa kuti ndirikunzwa besha unoenda kunotenga mapilizi anoenderana nebesha anoita kuti besha ripore.

Mitombo yechizvino zvino kunyanya nyanya mitombo inoshandiswa mumajekiseni inorwadza maningi inobaitoshinya hope weimirira jekisena ribaiwe nekuti handi kurwadza kwejekiseni.

Miyombo yechizvino zvino inouya nempando dzakasiyana siyana imweni yemitombo iyi inouya iti pamhando yemapilizi imweni inouya iri pamhando yemvura imweni inouya iri pamhando yezvekuzorera.

Mitombo yechizvino zvino inouya nenjira dzakasiyana. Zvirokwazvo anenge ari majekiseni, pamweni pacho maphirizi pamweni pacho unenge utori mushonga wekuti unotobairwe mungazi usina kumbobvira waiswe nemukanwa.

Mitombo yechizvinozvino inoshamisa maningi imweni yemitombo yechizvinozvino mitombo yekuti ngangwe ukazwe kuti ndakumwa nyota unokone kutopuwa mapirizi ekuti anotoita kutoti utoite kunge wamwe mvura usina kumwa mvura ngekuti akagadzirwa kuti ayite kuti mudumbu muite kunge mwane mvura zviro zvinodakadza maningi.

Mitombo yechizvino-zvino yakanakire pakuti inogadzirwa inoenderana nezvinenge zveikushungurudza. Imweni yemitombo yechizvino-zvino mitombo yakanakire pakuti inowedzere ropa zvekuti ropa rikaite shoma unongopiwa mutombo ropa rotodzokera pandau.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi ngenyaa yekuti mitombo iyi mitombo yaunopuwe pachena yekuti aufungidziri kuti ndichaopora asi mitombo yavanotoupuwa inenge yechienderana nehosha yaunenge weizwa.

Mitombo yechizvino zvino zvirokwazvo yakanaka pakuti dzakasiyana nemitombo dzedu dzekare dzekuti taimboende koocheke makwenzi mumashango wotange kukwatisa wogadzire maguchu. Mitombo dzekuti tinototenga totomwa pasina kumbopinde basa rakakura maningi.

Madhokodheya anobaatobatikira ndaramo yedu ukasvika kuchibhedhlera weirwara unobaapuwe khonyo yemapirizi pamweni pacho nemajekisera nemajekisera ende handhi kuthisa kunoita kubaiwa jekisera anhu aMwariwee.

Mishonga yechizvino-zvino zvirokwazvo yakanaka maningi kupinda maguchu edu ataishandisa karetu ayani emishonga yekare, ngekuti mushonga yekaretu. Unotoziya kuti uri kuenda koponesa panenge pari kurwadza pacho. Zvasiyana nemaguchu ngekuti waimwa zviro zvakawandisa kuti uzopora.

Zvirokwazvo ibatori gwinyiso, mitombo dzechizvino zvino dzakasiyana nedzechinyakare pakuti auendi kumakwasha kana kumakwenzi kotsvake mitombo asi unoende kuchipatara kana kuimba dzinotengeswe mushonga wopuwa womwa woite zvirinani.

Mitombo yechizino-zvino zviro kazvo mitombo yakakosha maningi ngekuti mitombo iyi inoshandiswe kurapa zviro zvakawandisa. Pamweni pacho unozopedzisire kupedza mitombo votozwe zvakanaka vapore karetu.

Zviro kwazvo mitombo yechizvino zvino mitombo yekuti unotoenda kuchibhedhlera weiziva kuti ndikuenda kotenga mitombo yakati mitombo yekuti uchirishandisa unoita kuti hosha ipere.

Mitombo yechizvino zvino iri kuita semapirizi majekiseni neimweni yekuita yekumwa neye kuzora zvakanakabkuounda mushonga yechizvino ngenda yekuti unenge weiziva kuti jekiseni iri rinorapa chakati.

Mitombo yechizvinozvino yakanakira pakuti yakawanda yacho inotanga kutowedzere ngazi mumwiri mwedu zvekuti paunoenda kuchibhehlera uchirwara, paunotopiwe mitombo unotopiwe mitombo imweni inotowedzere ngazi muropa usati watopiwe mitombo yezvaunenge uchirwara nazvo kuitira kuti ngazi igare yakakwana mumwiri mwedu umu.

Mishonga yechizvino zvino yakanakire pakuti yakatogadzirwa ichizikanwa kuti inotorapa hosha yakati ngekuti paunotosvike kuchibhedhlera, watovhenekwa madhokoteya anotoziya kuti muntu uyu unoda kutopuwa mutombo wakati.

Mitombo yemazuva ano zvirokwazvo yakakoshera pakuti inobatsira kuti kana ngazi yako inechirwere , ine hosha yakashata, ukaupuwa ukaumwa unopora unobaazwa kuti wabaahlamburuka.

Mitombo yechizvino zvino imweni yacho yakabaanaka imweni yacho unobatoti ukaishandisa unobatoshenya wechinase kuzwe unenge uri kutoshanda mushonga uchipinde mungazi imweni yemitomboyi Yakanakira pakuti inotoshanda ipapo ipapo auzomborambi uchitambudzika kana kurwadziwa.

Zvirokwazvo mitombo yechizvino-zvino yakakoshera pakuti mitombo iyi inogadzirwa ichienderana nehosha inenge yeishungurudza munhu zvekuti paunoende kuchibhedhleya unobaende kutopuwe mutombo unenge weienderana nezvinenge zvichikushungurudza mundaramo yako.

Mishonga yechi zvino zvino ye manje manje manje inopuwa anhu mu zvibhedhlera yakanaka pakuti madhokoteya anokupa mushonga unobai zivikanwa kuti unorapa zviro zvinenge zvei kurwadza ipapo ipapo inooita kuti upore ipapo ipapo isinga zoku shupi kana kuzo kurwarisa.

Mitombo yechizvino zvino yakabaa nakira pakuti inobaarapa chaunge chiku chikushungrudza nguwa yacho iyona iyoyo kana ngazi ikaite shoma mumwiri unobaatishandisirwe mutombo unotoite kuti ngazi itowedzere mumwiri wedu ipapo ipapo aumbofungidziri kuda kuri kurapa zvirwere zvimweni unobato rapa chirwere chinenge cheishupa ipapo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechimanje-manje zvakakosha kundaramo yedu ngenyaya yekuti hatichafambi mifambo yakareba kuenda kumakwasha kotsvake mishonga, Asi tinoende kototora mishonga yakaongororwa isingatiurayi kana kuti isingatikuwadzi utano hwedu nendaramo kana tode kurapwa kana tichirwara.

Mitombo yechizvino-zvino yakanakira pakuti mitombo unotoenda koitenga kana koupuva kuchibhedhlera. Uchitoziya kuti unoshandei ngaa hai kana uchitoziya kuti uri kuhlupika mungazi mako ngechirwere chinenge cheikushungurudza uiziya chirwere chacho. Kutongoenda kopuve mutombo kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, otorapa zvirwerezvo kuti uzwe zvakanaka.

Mishonga yechizvino zvino zviro kwazvo yakabakoshera pakuti unobagadzirwa uchizikanwa kuti unorapa hosha yakati ende inorapa hosha inopedza ipapo ipapo .Rimweni zuwa ndakabazwe mukumbo wangu kupanda ndochotenga mushonga wachimanje manje ndochozorera pamukumbo pasina chinguwa mukombo wanga wakuzwe zvakanaka akiti woye.

Mutombo yechizvino-zvino yakasiyana neyekare pakuti yakanakire pakuti unenge wakatotaurirwa kamushandisirwe kainoitwa. Mitombo iyi yakanakira pakuti inotorapa ipapo ipapo yasiyana nedzekare dzekuti unoda kutanga kumbobhoirisa maphambati asi yeizvozvo unototenga wakatotaurirwa kuti unoshandisa sei.

Igwinyiso remene mene, mishonga yemazuwano inoshanda maningi. Rimweni zuva ndakabazve zino, ndochoyende kuchibhedhlera, ndochopuwe mutombo wandakayise pazino, wochopora ipapo zvemene mene. Mitombo iyi inobashanda zviro kwazvo chokwadi.

Mishonga yechizvino zvino yakanaka pakuti yakuuya kugadzirwa kuti inenge ichirapa hosha yakanangana nayo inenge ichitozikanwa kuti ukazwa hosha yakati kungotora mutombo wakati kwakutoushandisa ndounorapa hosha yo izvi zvakanakira pakuti amumwi mushonga inoita kuti murware asi mushonga inoita kuti mupore.

Mitombo yemazuwa ano iri kushandiswa muzvibhendlera ngemadhokodheya kurapa hosha inenge ine vantu zviro kwazvo yakanaka kuti inorapa hosha inenge yataurwa zvinorapwa inobaarapa chiro cheinenge yatumwa kuti rapa.

Mitombo yemazuwa ano yakugadzirwa yechizvino mitombo yakanaka pakuti inotogadzirwa uchibatoziya kuti irikubatoda kurapa hosha yakati ende autombohlupika pakuda kuzotsvake mitombo unozoite kuti zviro zviite nekuti mutombo wona woga ndiwo unonga wakatogadzirirwa hosha iyona.

Zvitoro zvinotengesa mishonga zvinokosha, zvirokwazvo apa tikagumeyo tinotenga mitombo inorapa hosha dzakasiyana-siyana dzingawanika mungazi medu. Kana kudzivirira utano hwedu muzvibhehlera mwatinenge tichi...

Mitombo ye mazuva ano ino onekwa mu zvibhedhlera kana mu zvitoro zvino tengese mitombo yakanaka pakuti uka ipuwa ukaimwa ino ita kuti utano hwedu hubai hlamburuka kakurutu nekuti huno bai onesa zvinenge zvei panda munyama. dzedu.

Zvirwere zvakasiyana-siyana zvinorapwa nemitombo yakasiyana-siyana. Ngekudari kune mitombo yakanasirwa imweni yakanasirwa nemichini dzemazuva ano inorapa zvirwere. Kuta kuti utano hwedu hunge hwakahlamburuka zvakabanaka zvikuru.

Ibari gwinyiso yemene nzvimbo dzinochengeterwa antu anoshupika nekurwara nendxondo inzvimbo dzakakosha. Nekuti nzvimbo idzona dzikashaika antu anorwara nendxondo anoshupika maningi achihamba muntaraunda mwedu.

Tsotsombani yechidoko yakagara pamusoro pebhasikoro ichipangidze mufaro mukuru netsvimbo yayo yechigumwe yakasungunudza mudenga kakomana kakapfeke zvinemazvo zvekuratidze kuti nguwani yemumusoro nehembe yeserero inopangidza kuti mudariro rekugunza kana kuyedza simba rako zvinopupura kukura kwevana vedu mune ngwariro yemanje manje.

Ashanti anoshanda muzvibhedhlera kana muzvitoro zvinotengeswe mitombo antu anokona kushanda nevantu nekuti apana paanoshanda akanyangadzirwe antu anotoshanda newe zvakanaka.

Vashandi vanoshanda muzvibhedhlera namadhokodheya vakafunde chidhokodheya pamweni pacho anobaipfeke hembe dzinodzivirira kuti zvirwere zvimweni zvisavabata ngekuti zvimweni zvirwere zvinorapwe muzvibhedhlera zvirwere zvekuti zvikavabata zvinovakuvadza maningi.

Madhokodheya neashandi eutano anoshanda neantu akabasununguka maningi. Rimweni zuwa ndakatoende kuchibhedhlera ndeitozwa kuti ndandine hosha yanga yakaoma asi ndakazotobveyo ndozozwe zvakanaka ngokubatwa zvakanaka kwandanga ndaitwa.

Ashandi anoshanda muzvibhehleya nemuzvitoro zvinotengese mitombo antu akasununguka maningi ngekuti anobanaso kukuvhunza zvaunenge weishupika ndizvo kuti akubatsire zviri maringe ngehosha yaunenge weirwara ndiyo.

Zvirokwazvo madhokoteya anotibatsira muzvibhedhlera umo neaya anoshanda muzvitoro zvinotengese mishonga nemitombo akakosha maningi pamweni pacho anotombodzidziswa kuwedzere fundo kuti aziye kuti anobatikira sei antu anenge achiuya muzvibhedhlera umo.

Ashandi anoshanda muzvitoro zvinotengeswe mishonga yatinorapwa nayo, akabakosha zvikuru kutoone kuti ashandi aya anobashanda achitipa mishonga dzedu achititengesera, achishekerera zvekuti unobabatwa zvakanaka, nyangwe ukaenda uchirwara unobadzoka wakutozwa zvakanaka wapuwa mushonga wako. Unoporeswa nekusekererwa neanhu aya aya akiti woye.

Zvirokwazvo ashandi emuzvibhedhleya ndooatinobaabonga kakurutu ngekuti anoite kuti utano hwedu hunge hwakahlamburika kakuru. Nekushanda basa gururo raanoita kubatsira anhu anee eirwara muzvibhedhlera. Kuabaya majekisera nekuongorora kuti anenge achirwara ngei.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvitoro zvakakosha maningi, ngenyaya yekuti zvirokwazvo pasina zvitoro izvi atingakwanisi kurapwa kana kuzvibhedhlera mitombo yashaika, asi zvitoro izvi zvinoita kuti tirapwe tashaya mitombo kuzvibhedhlera.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaraunda mwedu ngekuti amweni antu, anorwara ngezvirwere zvakayita inga vabhipi vayana, aadi kuenda zvibhedhlera ,anongoda kuti kana mitombo wavo wapera, votoenda kotenga mutombo umweni, nokuti unenge achiziva mutombo waanenge achimwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mhando yakasiyana-siyana yemaphirizi. Maphirizi aya anorapawo zvirwere zvakasiyana-siyana ende zvakanakire pakuti munhu wese unosvika anehosha yaanenge ashupika ndiyo unopiwe maphilizi anoenderana nehosha yake.

Zvitoro zvinotengese mutombo zviro kwazvo zvakakosha maningi ngekuti amweni edu anorwara nezvirwere zvakaaita kunga anaBP atidi kuenda kuzvibhedhlera, mutombo wedu wangopera kungoenda kotenga umweni mutombo totodzoka kumhatso.

Ribaari gwinyiso remene ukaone madhokodheya anoshanda muzvitoro zvinotengeswe mishonga atori madhokodheya ngenyaya yekuti anenge akatoende kodzidziswa kuti mitombo inopiwa antu sei, vanoshanda zvakanaka neanhu.

Zvitora zvinotengese mitombo zvitora zvakanaka maningi munharaunda ngenyaya yekuti munhu akasvika echizwe mundani unotopuwe mutombo unorape mundani oende mumhatso otoshandise mutombo uyani otozwe zvakanaka

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvakakosha maningi nekuti pasina zvitoro izvi muzvibhehlera mishonga ikapera ngekuti muntu wese unotange kuende kuzvibhehlera ndaramo dzeanhu neutano hweanhu hunoshata nekuti kunge kusisina dzimwe nzvimbo dzekuti tiwane mutombo.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinototengese mitombo yese-yese. Pamweni pacho unotoone kuti mitombo yechinyakare unokona kutoiona itorimwo muzvitoromwo. Nekuti iwo anoshandire kuti anhu azwe zvakanaka, ndoozvaanonyanya kushandira.

Zvinotoro zvinotambisa zvichitengese mutombo zvirokwazvo zvitoro izvi zvinobaabatsira. Kunobaatengeswe maphirizi akasiyana-siyana zvekuti ukaendako uchizwe kuti utano wako hauna zvakanaka, unehosha inokushungurudza. Unotopuwa maphirizi anoita kuti hoshayo ipere.

Zvitotoro zvino tengese mitombo zvaka kosha maningi ngenya yekuti amweni e anhu emu ntauraunda anenge ane zvirwere zvinenge zveida kutengerwe mutombo kana dzopera zvinova zvino batsira vantu vano tenga mutombo kuti atenge mutombo pachena .

Zvitoro zvinotengese mutombo zvakabaakosha zvitoro izvi zvitoro zvekuti unoziye kuti ukasvike kuzvibhehleya ukazi mitombo akuna unotonyorerwa zvinokushungurudza woende kuzvitoro zvinotengeswe mutombo wopuwe mitombo inoenderane nezvinenge zvechikushupa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvakakosha maningi. Ukaenda kuzvibhehlera ukashaya mitombo unotoziye kuti kumweni kwaunokwanisa kuone mitombo iyi kuzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvitoro zvakanaka maningi, muntaraunda mwedu nekuti, amweni edu anonga eitorwara nezvirwere zveanoziye kuti azvienderwi kuzvibhedhlera . Mutombo wapera unongoenda kotenga umweni kuzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Zvirokwazvo zvitoro zvinotengesa mitombo zvibari zvitoro zvakabanaka mitombo yese yekuti hosha yese inenge ichikushungurudza unobatoiona muzvitoro izvi nekuti zvimweni zvitoro unotoona mitombo yekuti pachiantu chedu tokona kuishaya asi muzvitoro izvi unoiona mitombo yakadaro.

Kakurutu pamweni pacho gwinyiso inode kuti itaurwe ngekuti zvitoro zvinotengese mishonga inorape ngazi dzeanhu ,zvitoro zvakakosha ngekuti patinoshaya mishonga kuzvibhehleya tinoendeyo kotsvake mitombo kuti tizwe zvakanaka.

Zvitora zvinotengese mitombo zvakanaka pakuti pamweni pacho unokwanisa kutadza kutoziya kuti chitora chiri papi asi ukaona chikwangwari unotoziya kuti zvitora zviyani zvinoonekwa munzvimbo yakati wotoendeyo wototenge mitombo yako zvoita zviro zvakanaka.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inorapa hosha dzeanhu dzinenge dziri mungazi mawo zvitoro zvakakosha maningi ngekuti zvirokwazvo zvitoro izvi zvinotengesa mitombo inoita kuti ndaramo dzevantu dzigare dzakachengetedzeka.

Zvitoro zvinotengese mitombo ,zvitoro zvakakosha maningizvimweni zviro zvinenge zviri muzvitoro umu unobaatoone kuti imweni yemitombo iri muzvitoro yakatogadzirwe kutibitorape dzimweni hosha dzekuti dzikanyangwe dzazi dzashupha maningi, dzinorapika ngemitombo yakagadzirwa kurapa hosha dzinoshupha.

Zvitoro zvino tengese mitombo mazuva ano zvakuto tengese mitombo yechi zvino zvino neye chinyakare nekuti izvezvizvi mitombo ye chinyakare ya kutoita yechi fanirwa nge antu maningi ngekutoti anhu anoto svika kuto bvunza kuti utorimo ere mutombo unorapa zva anenge achi shupika ndizvo.

Zvitoro zvinotengese mitombo dzakasiyana siyana dzekurapa antu, zvakaita semapirizi majekisera zvinotengeswa zveshe mwona imwomwo zvinoita kuti kana muntu einge arwara anongotora zvirozvo otoshandisa ototenga ozwe zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinenge zvitori nezvikwangwari zvakakurisa zvinenge zviri munjira. Kuitira kuti anenge echida kutenga mutombo anoziya kuti pane chitoro chinotengese mutombo apo. Ototenga, zviro zvoite zvakanaka.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zviro kwazvo zvitoro zvakakosha maningi mundaraunda ngenda yekuti zvitoro izvi zvinobatsira vantu vanenge veishupika nehosha dzakasiyana siyana atenge mitombo aite zvakanaka.

Zvitora zvinotengesa mitombo yekurapa ngazi dzedu kana teirwara zvakabanaka kakurutu. Amweni emazuva ndichada kutotsvakawo mare yekuti ndivakewo changu chakanaka nekuti zvinombabatsira anhu muntaraunda dzedu dzatinogara.

Zvitoro zvinotengese mishonga zvakabakosha pakuti nyangwe usinganyasi kukona kuerenga kana ukazi ende pakati, unobaone chikwangwari chinenge chiripo chinobakutaurira kuti munotengeswe mhando nemhando dzemitombo dzakasiyana siyana, dzinoshanda kurapa ngazi dzedu kana teirwara.

Zvitoro zvinotengese mitombo inorapa hosha dzinenge dzeishungurudza ndaramo dzedu zvakakoshera pakuti ukashaya mitombo iyona kuzvibhehlera unotoenda koona kuzvitoro izvona zvinoshandiswa kutengesa mishonga nekuti anenge atori nemishonga dzese dzinenge dzeida kurapa hosha dzinenge dziri mungazi medu.

Zvitoro zvinotengese mishonga yemuzvibhedhlera inopihwa vantu vanenge vachirwara zvakanaka maningi. Zvinotengese maphiritsi akawanda kakurutu anobatsira vantu kana vachirwara kuita kuti ngazi yavo iite zvakanaka nekuti ndaramo yavo iite zvirinani.

Zvitoro zvinotengese mishonga inorapa vantu hosha dzavenenge vanadzo zvinotengesa mhando yemapirizi akawanda akasiyana siyana pamweni pacho mapirizi aya anenge akawandisa zvekuti ukamapuwa unobatoneseka kupedza kuamwa nekuti anenge akawandisa kakurutu.

Zvitoro zvinotengeserwe mishonga inorape vanhu zvinotengese mishonga yakaite semaphirizi anoshandiswa zviro kwazvo kurape zvirwere zvakasiyana siyana. Taipi yemaphirizi aya yakanaka pakuti inorape chiro chinenge cheirwadza ndaramo yoenderera mberi.

Zvitoro zvinotengese mushonga zvinobatengesawo mishonga inorape hosha yakaita sebesha. Umweni musi ndakababatwa nebesha zvisingaiti zvekuti ndaiti ndikakosora ndaibazwa gosora riri pahuro pangu kudai. Ndakabaenda kuchitoro chinotengeswa mushonga ndikatenga mushonga webesha wababatsira kuti ndizwe zvirinani ndaramo yangu iyenderere mberi yahlamburuka.

Zvitoyo inotengese mishonga yekurape hosha yeanhu, yakakoshera ndaramo dzeanhu pakuti munhu akabve kuchibhedhleya kusine mishongayo ,unoenda kotenge mitombo idzona idzo kuzvitoro izvona ,zvinoita kuti ndaramo yake izwe zvakanaka kana eirwadziwa.

Zvirokwazvo zvitori zvinoshanda kutengesa mitombo inorapa antu zvinokosha ngekuti zvinoita kuti ndaramo yedu igare zvakanaka. Uyezve kana tinezvirwere zvinotishupa tinoende kotenga mitombo inotibatsira kuti tizwe zvakanaka kuti mwiri wedu unge waka hlamburuka.

Mitombo yechimanje manje inotengeswe muzvitoro zvemazuwa ano ine zveinidetsera kurapa mukuhlani wechimanje manje asi chikuwane chingade kuzikanwa kuti inogadzirwa sei, vantu vanofanira kudzokera kuziya kuti mitombo inombogadzirwa sei.

Mishonga yatino ona ku zvitoro zvino tengeswe mishonga yakabai koshera pakuti ku nyangwe zvika baiswe mai mwana afa uno baito ende kotenga ne mukaka wekupe mwana kana mwana asara asina mai anovape mukaka kana achiri ka dodori zvaka koshere pakuti eku zvibhedhlera agadzire mushonga.

Zvitoro zvinotengeswa mishonga yechizvino-zvino zvinobatsira utano nendaramo yedu. Ngekuti hatirwari-rwari tikabazwa kuti nyama dzinonge dzinodhonza kana kuti kudzimba. Tinoende kuchipatara topuve mitombo inobatsira kuti nyama dziite zvirinani nenyara kuti dzisarwadza.

Zvitoro zvinotengesa mishonga zvakanakire kuti ukaenda kuzvibhedhlera madhokodheya akamutaurire kuti mishongayo apana munotaurirwe mhando yemushonga yamoda moende kuzvitoro zvinotenbese mushonga mwotenga mushonga wenyu mwoushandisa kuti utano hwenyu huhlamburike.

Zviro kwazvo pamweni pacho madhokodheya anotopinde muntaraunda achida kubatsira antu ngenyaya yekuti aziise zvinoitika ende pamweni pacho anotoshandisa magindimukindi kuti antu auye nekuwanda ngenyaya yekuti antu magindimukindi anobafatira maningi.

Utano wedu nendaramo yedu zviro zvakanaka maningi ndosaka teizoona kuti madhokoteya nana mbuya utano anoita nguwa yekuti anobuda muzvibhedhlera madhokoteya eihamba mumbatso medu eitidzidzisa kuti tichengetedze utano hwedu tinofana kuita zviro zvakanaka nekuita zviro zvakadii.

Ana mbuya utsanana nemadhokodheya anotombopinda muntharaunda mwedu echitidzidzisa kuti tinoitasei kuti ndaramo yedu igare yakanaka nekuti tisabatwa ngehosha dzakawandisa. Izvi zvinobatsira ngekuti amweni edu asingatendi kuenda kuzvipatara anobava aponera ipona.

Madhokodheya anotombobude muzvibhedhleya kuhamba muntaraunda achirapa nekudzidzisa anhu pakati pekuti ndaramo yavo neutano zviite zvakanaka. Izvi zvinobatsira nekuti amweni amweni edu mapositora asingaendi kumachini anoti chechi dzawo hadziendi kuzvipatara anobatsirikawo panenge pabuda madhokodheya muzvibhedhlera umu.

Madhokodheya ana mbuya hutano panohamba mundaraunda vedu vachidzidzisa nezvehutano izvi zvinobatsira kuti ayani asingaendi kuzvipatara vasingaendi kuzvibhedhlera mapositori edu anobatsirikanawo maningi ngekuti pakutaurirwana apana anotaurirwa zvinoita kuti ndaramo iite zvakanaka.

Ibairigwinyiso remene. Pamweni pacho madhogodheya anotombobuda muzvibhedhlera kuende kodzidzisa vantu kuti utano unofane kuchengetedzwa zvakadini. Izvi zvakakoshere kuti madhogodheya anenge achibatsire neamweni antu asingaendi kuchipatara.

Madhogodheya neanoshandira kuitira kuti utano hwevantu uzwe zvakanaka panohamba muntaraunda dzedu. Anohamba achinase kutaura nekudzidzisa antu kuti aziye kuti utano hwedu kuti uchengetedzeke unofana kuita zviro zvakanaka. Kuti tisazoshupika kana tobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Ibairi gwinyiso yemene pamweni pacho madhokodheya anotombo bude muzvibhehleya achipinde mundaraunda mwedu umukoponesa anhu aneachirwara zvakakoshere pakuti basa rawo anoriite chero nguwa kanachero nzvimbo azvichaiiti kuti antu arware nekuguma.

Madhokodheya neantu eutano pamweni pacho anotombo ende kogara eshe veidzidzisana zveutano nekuti untano hwedu unochinja nguwa nenguwa ende dzimweni hosha dzinobuda ihosha dzinobuda nguwa nenguwa saka kodzidziswa kuti zvinoitwa sei kuti abatsire anoramu.

Madhokodheya nemanesi anoona, pamusoro peutano hwedu nendaramo yedu, anombosangana pamwepo achikurukura, nekuti angakwanise kubatsira sei kuti utano hweanhu nendaramo dzavo dzienderere mberi, mushure mekunge kana anhu achirwara.

Madhokodheya nemanesi anoshanda muzvipatara zvirokwazvo anombosangane echikurakura pamusoro pekubatsirika kuona kuti angaporesa antu sei anenge anezvinenge zveiashungurudza mungazi dzawo kuti muntaramo dzawo dziite zvakanaka anombosangana echikurukura echipanana mazano ekuti anobatsira antu sei.

Zviro zvinokurudzirwa kuti panenge pabve kubarwe mwana mwana omwe mukaka wamaake kwenguwa yakakurisa izvi zvakakosha nekuti mukakawo ubatori mutombo wakakosha kudarika mitombo dzedu dzekare nechizvinozvino

Bari gwinyiso yemene muzvikora kwesheyo mitombo yekurapa anhu kana asikazwi zvakanaka kana kuti akuwara ari kumasipotsiyo yakabanaka kakurutu ngekuti umweni musi ndakatobaazwe murenje wangu kurwadza ndikashandisirwe mitombo ndikaite kuti ndizwe zvaka.

Ibari gwinyiso kakurutu umweni musi ndakabaatoti ndeirumba masiPotsi kuchikora yo kwakunika mukumbo mutombo wandakabaaisirwa pamukumbo wangu wakabaa shanda kakurutu nekuti apane kupere nguwa ndakange ndotokwanise kurumbahe.

Zvirokwazvo mitombo inoshandiswa kurapa antu anenge akuwara ari mumitambo yakakosha maningi. Rimweni zuwa ndakabaanike mukumbo wangu ndeikhabe bhora, ndakabaazwe zvakanaka pandakashandisirwe mushonga wakabude mubhegi raishandraigara mishonga inorapa anhu anenga akuwara kumitambo.

Zvirokwazvo kurumba maningi kwakaba ashata, ndakaba ati ndarumba kwenguwa yakareba ndakabaazwa kuti ndaramo yangu aisisiri kuzwa zvakanaka nekuti ndakaba ndaremba, ndakaba akotama pasi, kwaakuzoto peisira ndawata pasi nekuba aremba nekurumba kwandanga ndaita nekuti panga pasina mvura yekuti ndikabire mukanwa mangu.

Rimweni zuwa ndeirumba ndakabashaisha kutsika nemurenje wangu kwakubanike mukumbo ndakazotoite yekugara pashi ndobazwa kuti murenje auchadi nekuhamba ende zvakabarwadza zvekutoti dai papasina mushonga wandandahamba nawo mukumbowo wazotoramba uchipanda

Wabva koorumba, kubaamwe mvura kwakanaka. Rimweni zuwa ndakambaapotsa ndafenda ndadonha pasi ,ngekuzwe nyota ndabve koorumba, sezvo ndairumba ndisina mvura ndeichiita inga munhu wakagwinya maningi. Ndakabaazorwadziwa pandakazoimwa mvurayo, ngekuti nyama dzakanga dzorwadza kakurutu.

Muchina yezviimanje manje yakauya yakanaka pakuti yakukwanisa kuona zvirwere zviri nungazi yedu asina kubaira majekisera kana kumbokuvhunza kuti uri kurwara ngei nekuti muchini yemazuwa ano unongovheneka wotoona zviri mungazi akatarisa pazvivhiti vhiti pavanenge vakabata.

Mitombo yekare yakanakire pakuti mitombo isingaendi kootengwe kuzvitoro zvinotengeswe mishonga kazhinji kacho kuti koopuwe kuchibhedhlera asi weitoziye kuti mutombo idzi dzinorapei kutoende mushango kootore mutombo kwakutouye kooshandisa wotozwe zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene, imweni mitombo yekudhaya, mitombo yekuti unotokwanisa kutadza kunasekuziya kuti inorapa hosha asi uchitogara nayo pamhatso pako. Mitombo iyi, mitombo yekuti unenge utori nayo usingazivi kuti inoshandei. Zvinenge zvichida ruzivo rwakakura.

Mitombo yechinyakare mazuva ano antu vanoenda koitora mumakwasha vouya kosime pamhatso. Zvinoita zviro zvakanaka ngekuti musivaunorwara unongobuda panze kwakutotora mutombo kwakutouya navo kwakutoshandirwa kwakutozwe zvakanaka.

Mitombo dzechi nyakare dzino wanikwa mu makwasha kana mu makwenzi dzakanakira pakuti mitombo dzino shanda zviro zvakawandisa unotosvika woto tora ngwenzi rako woto kwatisa woto natira kana une zino roto pora pachena.

Mitombo yekare inooneke mumagwasha kana mumakwenzi, kana kuti zvikwenga. Mitombo yakanakira pakuti mitombo isingatengeswi. Mitombo yokuti uchiziya mutombo wounenge uchida, kungopinde mushango wototora wouye nawo, wotoushandisa.

Mutombo yekudhaya yainge mitombo yakakosha maningi ngekuti waitoti ukazwa zvisina kunaka waitopinde mushango wototsvake kagwenzi Kako wototore mutombo wototozvirapa wega pasina kubvisa mare kuzvibhedhleya

Zvirikwazvo shango iri rinoshandiswa pakurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobaashatira antu paanenge eirwara. zvinoita kuti ndaramo dzeantu dzishate. Makwasha aya ngaanowanikwa mumakwenzi, asi akanaka ngekuti anooneka akachipa, asingadhuri, asiungatengeswi muzvibhedhlera zvinodhura.

Mitombo yekare mitombo yakanaka maningi mitombo iyi inowanikwa pachena pekuti kungoenda mumashango kana mumakwati uchiziva mitombo iyi wototora wotokwatisa kana uchida kukwatisa wotoshandisa yotoita kuti zvinenge zveikushupa zvipere.

Mishonga yekudhaya dhaya yakasiyana nemishonga yechizvino zvino nekuti mishonga yekudhaya dhaya mishonga yekuti haudhuriswi hautengwi. Kutongoende mushango kana mumakwenzi mwedu muyani, kwakototore mushonga kwakutouya, kwakutoshandisa, kutobhoilisa kana kutsenga wotozwe zvakanaka.

Kudhaya ndaramo dzaana sekuru naanambuya edu, indaramo dzaa dzakabaaita zvakanaka. Anga akabaagwinya nekuti mitombo dzekare dzaaishandisa, mitombo dzaibatorapa ngazi, ende mitombo idzi, dzaibaatoita kuti anhu azwe zvakanaka.

Mitombo dzekare kare, mitombo dzaiwanikwa mumashango nemumakwasha. Imweni mitombo wakakosha maningi mutombo wekare mutombo wegawakawa. Mutombo uyu unorape zviro zvakawandisa zvingava zvisasa nekurwadza kwemundani wotokwatisa wotomwa.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi kunyangweni antu hawo anweni antu eiti yakashata asi tinoona kuti yakanaka ngekuti antu ekudhaya anga asingarwari rwari aishandisa mitombo idzona idzi kana pane zvinenge zvazonyanya kushupa.

Mushonga yedu yechinyakare yataishandisa yekuti taiende kotora mumakwasha nemumakwenzi kotora mitombo yakanaka maningi ngekuti maguchu ataimwa aitowedzerezve neropa mumuviri ngekuti taitomwa zviri mumvura Izvi zvaita kuti tinge takagwinya

Mitombo yechinyakare tinotoona kuti ndoyakutofarirwa neantu nekuziya kuti akuona kushanda kwayo unotoona kuti muzvitoro zvinotengeswa mitombo mitombo yechinyakare iyi yakuita ichiwanda maningi.

Mitombo yedu yekare inooneka mumashango nemumagwenzi mitombo yakanaka maningi. Imweni mitombo yakaita kunge sezvikwenga mitombo yekuti peunoushandisa mitombo wekuti unobashinyise hope asi peunozoshanda mumwiri unobatozwe kuti ndiri kuzwe zviro zvakanaka.

Zviro kwazvo mitombo yedu yekare inoonekwa mumakwasha kana mumashakani yakakosha pakuti unobatora mashakani acho wotswanya tswanya rimweni zuwa ndakazowa zino kwakutswanya tswanya pakuisa pazino kubva ipapo zino rangu arina kuzorwadza.

Mitombo yekudhaya mitombo yanga yakanaka maningi amweni andu nyangwe achiyishora yanga yakanaka pakuti mitombo yanga isingatengeswi kubvisirwa mari asi mitombo yekuti waingopinda mugwasha wototora mutombo wotouya nawo wotoushandisa kana weirwara.

Mitombo ye chinyakare zviro kwazvo mitombo wakanaka ngekuti mutombo uno onekwa pachena aumbo sweri ku shupika kuti ndako tsvaka mutombo wekare mu zvibhedhlera nekuti unenge uchito onekwa pachena kungo tsvaka mutombo wako mushango wotsvaka gwenzi rako woto bhoilisa womwa wokwatisa.

Unotonzwa ndombi nemadhodha echizvino-zvino achishoora mitombo yedu yekare kuti mitombo yemachembere, asi mitombo iyi, mitombo yakabaakosha maningi, nekuti anhu yechinyakare ,aigara akagwinya ,ane ndaramo yakashamburuka.

Kuti utano nengazi dzedu dzinge dzakahlamburuka kakurutu zvinokonzereswa ngemitombo. Akuru edu ekare aitoshandisa mitombo dzekare-kare ende aiswera akagwinya ngekuti mitombo idzi dzanga dzirimitombo dzaishanda maningi.

Mitombo yekare ndeyekuti uchitouziya usingadi kuzoshupika kana woorwara, kana kuti hosha yabata, unotoende kooutore kusango, nekootore zvimagwenzizvo, wotosima mumhatso paberere kuti musi waunorwara wototora, auchashiphiki wotoutora wotoushandisa uri padhuze auchashuphiki, ngekurumba kuende mushango.

Kupa ruzivo kuana adodori kwakanaka ngekuti mutombo yekarekare ruzivo rwaipuwa kubva kuvakuru ruchienda kuadoko zvichingohamba zvakadaro zvinoita kuti ruzivo rwemitombo dzekare rurambe ruripo.

Antu aMwari wee mitombo yekare inoitange mitombo yakashata asi mitombo yakanaka maningi. Dzimweni hosha dzatinosangana nadzo unokona kutoshaya kuti zvibhedhlera voiwana sei mitombo yekurapa zvirwerezvo asi mitombo yekare inenge itoriyo.

Mitombo yechinyakare zvirokwazvo, mitombo yekuti ukapinde mugwasha kana mushango ,unotopinde wototsvake mutombo wako, wotouona wotoushandisa. Uchizwe kana zino, wotokwatisa wopfunda ,zino rotoite zvakanaka.

Mitombo yekare kare mitombo yakangwarira maningi ngekuti mitombo iyi yakatange kubve kare yeishandiswa kusati kwaane mitombo yechizvino zvino ende antu airwara eingoporeswa ngemitombo yona iyoyo zvekuti nyangwe nanhasi mitombo iyoyo iri kungoshandiswa.

Mishonga yekudhaya zviro kwazvo yakanaka pakuti inobagwinyise nyama pakurutu unobazwa kuti ngazi yangu iri kuite zvakanaka nemishonga yekudhaya and mishonga yekudhaya aina zviyani zvine mishonga yazvino zvino zvekuti jnotange kuzwe pamweni panozorwwdza waumwa nekuti unenge wagadziriswa nezvimweni zvisizvo mushonga wekuti waumwa unotorapa nezvimweni zviro zvaunenge usingatozii

Zviro kwazvo mu nharaunda medu tichiri ku batsirikana ne mishonga yekare mishonga iyi inobai shanda kurapa zvirwere zvakawanda ne hoshaa dzakawanda dzatino sangana nadzo ende zviro kwazvo yakabai chipa zvekuti ayidhuriswi ende inopuwa pachi bhedhlera.

Mitombo yekare zvirokwazvo inooneke mumakwasha nemumakwenzi yakabanakire kuti haitengeswi muzvitoro zvinotengeswe mitombo ende yakanaka pakuti haidhuriswi. Rimweni zuwa ndakazwa zino asi hino kwakutore kamweni kagwenzi kwakukatsenga ndikabazwe zvakanaka nanhasi zino arirwadzi.

Ibari gwinyiso remene mitombo yatinotora mumakwenzi nemumakwasha Mitombo yakakosha maningi Ngekuti mitombo yakadai mitombo inoshanda yotoshandiswa zviro zvakakosha maningi kana zvakaita kugeza mundani kana weizwa mundani.

Mitombo yekudhaya mitombo yatinoona mumashango nemumakwasha imweni yemitombo idzi inenge yakaite kunge magavakava ayani ekuti kana waona kuti urikuzwe mundani wotora womakwatisa womwa woite zvakanaka

Mitombo yekare mitombo yanga yakanakira pakuti wanga usingashupiki kutsvaga mare kuti uende zvibhedhlera. Waitoende kumushango wototsvage chikwati chako kana chimuti chako chinorapa zvinenge zveikushupa wotochishandisa wozozwe zvakanaka

Ibaari gwinyiso yemene pamweni pacho mitombo tinotoite kuti tisime padhuze nemhatso kuti ukazwa panenge paruma wotobaakasire kotore mutombo uyani kuti uushandise wotousima muberere.

Mitombo yedu yechinyakare yetinoenda kotora mumashango, mumakwenzi, kana kuti zvikwenga, mitombo yakanaka maningi, ngekuti mitombo iyi yasiyana nemitombo yechimanje-manje yekuti imweni ukatoishandisa unotozwa kuti ndokone kutowedzera kutorwara ngekuti inenge yakaiswa zviro zvinenge zveiita kuti unenge usingaryi pamweni pacho.

Mazuwano mashakani emitombo yemishango akutotengeswa pachena, zvinoita kuti mitombo yekare itotengeswawo zvinoitawo kuti antu atoite mare ngekuti yasiyana ne-zvino zvino inogadzirwa zvikaita kunze kwenyika iyo.

Ibari gwinyiso kakurutu mutombo yedu yechinyakare yatinoona mumashango kana mumakwati mitombo yakakosha maningi. Imweni mitombo yakaita sezvikwenga, mitombo yakaita segavakava mitombo inoshanda kurapa hosha dzakawanda maningi.

Mitombo yekare yaive mitombo yekuti yaipindirwa mugwasha , rimweni zuwa ndakati ndaende koona mbuya angu akanditi muzaya wangu ndipowo magwada angu tipinde mushango umu timboende kutsvake mutombo unoita kuti mazino asarwadza.

Mitombo yechinyakare mitombo inozhazha maningi zvekuti pamweni pacho weiushandisa unotoshinya hope uyiumwa ngekuti mitombo idzi dzakafanana nezvinoiswa vanagawakawa zviyani, handi kuzhazha kwazvinoita aa!

Mitombo dzedu dzechinyakare dzinowanikwa mumakwenzi kana muma kwasha , mitombo yekuti taitora tinoipakisa toise mumvura ,topfunda kana tine zveirwadza kana kumwa kuti tizwe zvakanaka maningi.

Zvirokwazvo ibaari gwinyiso remene mishonga yedu yekudhaya ibaari mitomno yakakosha ngekuti mitombo yekudhaya iyi inorapa dzimweni hoshadekuti kuzvibhehlera umweni mushonga hauuoniba unorapa hoshadzo dzakadaro

Mitombo yedu yechinyakare yekuti taiita koiona mumakwenzi nemumashango yainga mitombo yakanaka maningi nekuti mitombo yaionekwa pachena. Yakanga isingatsvakwi mirwi yemare kuti woende koitenga kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kana kuti kuitenga kuzvibhedhlera.

Mitombo yekudhaya iyani yataiona mumashango nemumakwenzi ,mitombo yanga yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo yaiwanikwa pachena .Wanga usikambobudisi mare yakawandisa kutsvake mitombo, asi paingode ruzivo basi nesimba rekupinda mushango basi ,wotsvaka.

Mitombo yechinyakare yaionekwa mumakwasha kana mumakwenzi yainga yakanakira pakuti mitombo iyi yakanga isingashatiri vantu kudai kuya kuti munhu akamwa maphirizi unototangahe kurwara ngezvimweni zvirwere. Saka mitombo iyi ndozvimweni zvayanga yakanakira.

Mitombo yekare-kare mitombo yakakosha maningi, zvekuti unotoende kotore mutombo wako kushango, wotouya nawo mumphatso, wotokwatisa, wotomwa, pachena zvisina kuti waende kotenga kana kuti waende kuchibhedhlera.

Ibari ngwinyiso yemene mitombo dzaishandiswa kare dzaitoda simba maningi zvekuti vaifana kutoenda mushango kotsvake mitombo zvekuti weirwara uri wega vanga usingakwanise kutopora ngekuti simba rekuenda mugwasha wanorishaya.

Ibari gwinyiso yemene vanasekuru nanambuya edu ekare aigara ndaramo dzavo dzakanaka ari anhu akagwinya ngenyaya yekuti aishandisa mitombo yawo yechinyakare mitombo iyi inoita kunge yenhando asi inoshanda maningi .

Mitombo yekudhaya-dhaya mitombo yekuti weitoziye kuti mutombo uyu unoshandei, unotopinde mushango wotoutora wotouya kuosima pamhatso pako muberere. Kuti musi unoitike zvekuti pane unorwara, unototore mutombo motoushandise mozwe zvakanaka.

Ibarigwinyiso yemene mitombo yechinyakare yatowana mumakwahla kana mumakwati mitombo yakanaka ngenyaya yekuti kutotora mashakani edu totokwatisa totomwa totozwe zvakanaka ndaramo yedu yotohlamburuka.

Ibairi gwinyiso yemene mishonga dzedu dzekaretu mishonga dzinoshanda kakurutu mishonga dzekuti ruzivo runenge ruchibve kuva kuru vakuru ri chiende ku adoko ende ruzivo urwu rwakabai kosha kakurutu nekutu ruzivo rinogara ngekusinga peri.

Ibari chokwadi gwinyiso yemene. Mitombo yedu yekare yekare mitombo yakabanaka kakurutu . Mitombo yekuti unoiona pachena mitombo yekuti auendi koitenga unoiona pachena wotoishandisa wotozwa zvakanaka ndaramo yotoenderera mberi.

Zviro kwazvo mutombo yekudhaya mitombo ino oneka mu nzvimbo dzaka siyana siyana imweni ye mutombo iyi inotobai mere mu mvura munenge musina ne mavhu asi mitombo yekuti kutoi shandisa unoba tozwe kuti ndaramo yangu apa yakuto hlamburuka nekupona.

Mitombo yechinyakare zvirokwazvo ichokwadi yakanaka ngekuti mitombo inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Mitombo iyi yakatonakahe nekuti inoonekwa pachena aitengeswi.

Mitombo yekudhaya yekuti taienda mumakwasha nemumakwenzi koitsvaka mitombo yakashata maningi ngekuti pamweni pacho makuchu ataimwa taibamwa zviro zvinonge zvashata maningi zvekuti mundani muyani mwaizotowedzera kutorwadza.

Mitombo yedu yekudhaya yatinoona mumakwasha kana mumashango, imweni yacho mitombo yakaita unge zviuswa ngekuti unobaatoone unga chiro chenhando che uchipuwa mutombowo asi pounozoushandisa unobatoone kuti unoita kuti ndaramo, ibaahlamburuka kakurutu.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo mitombo dzedu dziya dzekare dzekuti tinotora mumakwasha otogadzire maguchu mitombo dzakanaka maningi nekuti pamweni pacho tinengebteigara mhatso dzinenge dziri kure maningi ngezvibhedhlera zvekuti tarwara tinongotore midzi dzedu tongokwatisa togadzire maguchu.

Mitombo yekudhaya yainge mitombo yekuti waitopinde mushango kutombotsvake simba he, rekuti ukwire makomo kotsvake mitombo, zvasiyana neyechizvino-zvino, kungoende kuchibhedhlera wopiwa pachena zvisina kumbotsvaga mushonga wekufungidzira.

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo yekudhaya iyi yaibatodzidziswa antu kuti inoshandiswa sei ndiana sekuru. Vachidzidzisa echidoko zvaita kuti ana agare echiziya.

Zviro kwazvo tinoona miti yekudhaya inoshandiswa kurapa zvirwere mumabhedhlera emuma nharaunda anowanikwa mumakwasha inoshandiswa kurapa zvinenge zviri kushupa mungazi dzevantu.

Mitombo yekare haiwanikwe muzvibhedhlera, unoshandiswe kurapa zvirwere waishandiswa kare kare waishandiswe kurapa zvirwere kana andu arwara , mutombo uyu wakanakire pakuti hautengeswe muzvipatara , kana kutengeswa mumhatso dzinotengeswa mutombo wemanje-manje ende wakachipa pakuti unoende komutora mushango ,kana uchiuziya wotoushandisa kana uine chinenge cheirwadza.

Zvirokwazo mitombo yekare inobatsira yatinowona mumakwasha hutano hwedu, kuti tigare takagwinya. Ende uyezve unebabatsira kuti zviro pazvinoshata tinonda korapika zviripachena zvisingadhuri.

Mushonga wekudhaya wakabasimwa muberere remhatso mushonga wegavakawa unobabatsira wakaita kunga chikwenga, kana uchirwara kana zvisasa mumusoro kana kuti mundani mwako muchibarwadza unobabatsira pakuti ukaumwa mudumbu munoita zvakanaka.

Mitombo yekudhaya inoonekwa muzvikwenzi nemumagwasha. Yakabakosha pakuti ayitengeswi, amubatsvaki mare yekutenga kana munhu azwe zino kana kuti azwe mundani. Rimweni zuwa ndakatobazwa zino ndochoenda pachikwasha kwakutotora mushonga wangu, mutombo wangu wandaida kushandisa ndochotozwe zino rangu rakuzwa zvakanaka.

Zviri kwazvo kuri yo mitombo yakabvira kudhaya yeishandiswa ngemadzitateguru edu kurapa zvirwere zvakasiyana siyana yetichiri kungoshandisa nyamashi. Imwe tinoshandisa ma shakani, imweni teishandisa maruwa yatinoenda kundotenga muzvitoro zvedu zvinotengeserwa mumaraini

Mitombo yekudhaya inooneka mumakwasha nemumashango yakanakira pakuti mitombo isinga tengeswi. Mitombo iyi kutoiona pachena mwatoiona kwakutoushandisa motorapa hosha inenge ichimushungurudza kwakutopora ndaramo yotoenderera mberi yakahlamburuka.

Zviro kwazvo mazuva anaya kunobatokurudzirwe kushandisa mushonga yekare. Ndakabatombo bvunza amweni antu achishora kudai asi ndakabaona kuti ndivo anotoshora zviro kwazvo. Ngekuti mishonga iyi yakanakira pakuti haitengeswi haidhuri inoda kungoziya mhando yemushonga vekushandisa basi.

Mumuti dzakaparadzana nemashango akasiyana siyana zvinoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana dzimweni mutidzakaita sezvemaruva dzinoshanda maningi kurapa zvirwere zvakasiyana siyana.